Icuma bakoresha mu buhinga bujanye no kubaza. Ico cuma bakaba bitwa umusumeno ukoreshwa rero mu gukata ibiti na cane cane mu kubiha iforoma bipfuza, tuvuge bakeneye kigufi kitavyibushe bagakoresha umusumeno rero kugira ngo bakureko uruhande batipfuza.

Indani mw'isomero ryiza cane rifise ibikoresho bigezweho n'imbonesha kure bokwifashisha mu kwigisha ivyirwa batanga indani rero hakaba hariyo udutebe twiza twiza n'amameza yatwo gutyo rero abanyeshuri bakiga baryohewe.

Ikigo c'amashure kinini cane, aho tubona imbere impande y'ikibaho hari hayerereye akabati gakora nk'imeza, hamwe n'intebe y'umwigisha imwe begamira ashobora no kwicarako ariko ategura nk'ikibazo canke ategura ivyo yigisha abana.

Isomero rimwe mu yagize ikigo c'amashure aho indani mu masomero rero haba hariyo intebe zitari imwe zitonze ku murongo zikoze mu giti hama imbere naho hakaba haba hariho ikibaho kinini kandi ciza cirabura.

Ikigo c'amashuri cubatse neza cane mu kibanza kinini batabona ikibuga abana bashobora gukiniramwo cagutse kandi giteyigomwe kibana amashuri kandi rero akomeye yubatse afite igisenge ciza n'amabati yera.

Ikapu bitwa isakoshi mu kibindi ciza carikirimu agaterimusi gatonya bashiramwo amazi ico ikapu rero kaba gikoreshwa na cane chane mu ngendo aho mundashobora guorshiramwo igeza ukoresha mu mwanya w'go rugendo vyose mu gihe yarushitsemo.

Ikibuga bakinirako umupira w'amaboko gisanzwe gifise ikibaho kirekire kiriko agatebo umuntu ashizemwo umupira ugacamwo ariho aba atsindiye amanota abiri canke atatu canke rimwe bivanye naho aba aherereye mu kibuga.

Ikigo kigiramo abana bakiri bato bato bimenyereza n'abiga. Mu bisata biduga aho n'iyo hariyo gitebe tumwe tumwe tumwe dusa n'ubururu tundi dusa niroza .Hama rero bakiyigira kukira ngo baryoherwe babona utubara tugiye dutandukanye bakina biga bamenya .

Ikigo c'amashuri yisumbuye aho bashobora kuba bakorera ibibazo vy'ibibazo rero bikaba byabibazo bakora yo gutanga uburenganzira bwo kuja mu makaminuza cange mo kuja mu bigo byitanga indero y'abanyeshuri bakuta.

Igikoresho bitwa mu kirundi ciza umusumeno bakoresha mu gukata ibiti iyo bikomeye canke mu kubibaza, Gutyo rero bikabasha kuringanira bagatora iforoma y'igiti bakeneye gukoresha kimanyuye neza.

Ibicapo vyacapwe n'abana bakiri bato bimenyereza mu gusiga amarangi gusa twobona yuko ari ibicapo vyiza hamwe vyoba vyashowe hanze vyoshobora kwinjiriza amahera igihugu gutyo tukabasha gutera imbere.

Ikigo c'amashure gifise amasomero meza cane afisi intebe nyinshi ishobora kwakira abanyesure batari bake aha tubona rero n'imbaho ashobora kwandikako zirabura kandi ugashobora kwandikisha ingwa zera gutyo abana bakabona ivyo umwigisha ariko arigisha.

Ikibuga c'umupira w'amaguru iruhande yacu akaba hari imirongo aba nonotsi bashobora gukoresha bariko bariruka canke bariko barimenyereza kuzoja mu mahiganwa yo kwiruka aho rere umwe bose abafise ahategerezwa guca hagabuwe n'imirongo.

Uburiro bwa mashure y'indaro, aba tubona ku meza menshi cane kandi asana yafatanye aho ashobora gukoreshwa kutyo kugira ngo ibima mezi ashoboye gukwira abanyeshure baba bahari kabanaro intege nyinshi cane abana sakaje ushobora kwicara ku mugebe kobari gufungura.

Ikibuga kinini cane, bakinira ko umupira w'amuboko kisakaj' Amabati ahise, kuvuga ko cubatse ku buhinga bwiza, kandi bwa none, hasi hakaba hacafye neza cane kuburyo bashobora kubona imirongo igabura impande za hirya no hino ikibuga.

Uburaro bwo mumashuri yisumbuye amashuri y'indaro amwe abanyeshuri biga bararayo rero ko bamenyeshejwe nuko haherereyeyo ibitanda ibitanda vyabindi bigeretse umwe ashobora kurara munsi uwundi akarara hejuru guco bagashikigwa abanyeshure bose.

Ikigo c'amashuri kinini cane cagutse gifise intebe nyinshi, nukuvuga ko gishobora kwakira abanyeshuri batari bake, izo ntebe rero zikaba zubakishijwe ivyuma ukuye ku maguru ,hamaho bandikira naho kaba hari urubaho rugoroye neza.

Ikibuka c'imyimenyerezo mumupira w'amaboko aho tubona cacuma bashiramwo amanota agatebo gatukura nico gisama umupira cera n'ico rero umuntu ashijemwo umupira aba ariho aba atsinze

Abakinyi n'abakunzi b'umupira w'amaboko bariko barakina kakina rero bakaba bafise umupira bazar badunda dunda kutyo rero bagatera mu gatebuka bakamanitse kucuma hejuru ushise joml gatebo akaba ariho uba utsinze.

Indani mu buriro bwa none bwari buherereyemwo intebe nziza nziza ziba zikikuje imeza ubwo buriro rero akabe bwa bundi busanzwe butekerwamo indya nziza nziza hama umuntu aje agafungura izo nfungurwa agasiga amahera.

Inkoni bakinisha mu mupira w'amaboko aho bakoresha akabando mugukubita agapira aho rero ugakubise ugakubitana inguvu kakareka kakarengana bo muriko. murakinana w'umutsinze baca baguha inota rimwe gutiyo rero mu kabandanya mukina mpaka haboneka uwutsinda.

Uburiro bwa none bwa kijambere buherereye mu migiicane canke ba bufise intebe bufiseye intebe nziza nziza zisize amabara y'ubururu n'ameza yazo meta ameza ku burirorirekayo bwabundi ufunguye usiga amahera y'ifunguko.

Ubwiherero bwa kijambere bufise isuku rikwiye aho tubona neza yuko indani hari heza kuburyo umuntu ashabora kujayo kwimarirayo umwanya wose akeneye ataco araba tukabaneza rero haruhande yizo twarete bajamwo hariho udukoresha bakoresha mu kwihanagura.

Akabweta basanzwe babikamwo amakaramu y'igiti y'amabara bifashisha mu gukora ibicapo vyiza vyiza tubona rero ayo makaramu y'igiti yarafise amabara atandukanye harimwo ayera ayatukura ayirabura ayiroza na yandi.

Ikigo c'amashure kigizwe n'amasomero y'abana bakiri bato aho tubona mwo intebetsikitozito tushobora gukoreshwa n'abo bana twabonareru ibikoresho by'ishure by'abana bacimenyereza hamw ibikinisho vy'amabara biyatandukanye.

Isomero ryo mw'ishure shingiro aho hariyo ibitabo vyinshi cane biba bipanza mu kabati ku buryo bw'uko ata ushobora kurondera igitabo ngo akibure, tukabona rero yuko biba bipanze ku murongo kubera vyorohere umusomyi gutora igitabo akeneye.

Umunyeshuri arakora ibijanye n'ibiharurro aho tubona neza yuko amamashini yabo arimo ibibazo ama mu gitabo yekayakoreramu iyo myemenyerezo .Akaba yarayirembeje hari n'ikaramu hejuru yayo kabayo kandi n'imashini iri kumufasha gukora ibiharurro ibimwe canke nkibiriye.

Inyubako nziza cane basanzwe koreramwo bikorwa co kwiga kuvuga ko ari isomero rifise intebe nziza nziza zinini, zikoze mu giti no mu cuma gutyo rero bigatuma abanyeshuri biga neza bicaye batibaza ko bogwa.

Indani mw' isomero, ry'amashuri bigiramwo ahat' amatara ariyo hadashobora kuboneka neza ,kabona rero umuco mu kenya, wari winjiye uciye mwidisha, amadisha meza meza manini avyibushe ,mu kugurura basunika.

Uburyamo bwo mu kigo c'indaro bwiza cane ari gitanda kiriko imisego ibiri isigure neza yuko harara ko abanyeshuri babiri cane barenga rero tukabona ko byari bitanda byinshi bishobra gukwira abanyeshuri batari bake.

ibikoresho bakoresha mu mashuri na cane cane amashuri yisumbuye nukuvuga yuko ari amakaye manini manini abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bakoresha tubona ko ari amakayi ateye igomwe meza afise aho bandika hera n'ibipfukisho vyera vyongera bitukura.

Ikigo c' amashuri cubatse nez,a gifise ibikoresho vy'isuku, aho urubaho rwaho rwirabura rwayo risa neza ,avuga ko atavyandiko bibi bibi vyariko ,kabona kandi intebe nziza nziza n'imeza zazo.

Ubwihebero bwiza kandi bwa kijambere gusa buboneka yuko ata suku babukorera kuvuga nk'aho hahora hera cane ngo de hakaba haratanguye kwirabura bibanye n'ubucafu buba buherereye muri ako karere.

Ikigo bakorera mwo 'ubushakashatsi, bwijanye y'imashini nyabwonko, aho munyeshuri wese abafise aho akorera ubushakashatsi bw'iwe, neza cane gutyo rero bakagira ubumenyi, kubera umwe wese abikoresha ku mashini nyabwonko y'iwe akamenya vyarimwo

Kuburiro bwiza cane buteye igomwe hicarako abubahwa kandi bafise amafaranga akwiye, aho rero tubona kwicara mu kibanza ciza cane gifise imeza bafungurrako yo mukiyo iba ari nziza kurwego rwo hejuru hanaye ko hashobora kubahakira abantu batari bake.

Ikiigo c'amashure kirekire kiri ku buringanire bunini ni kuvugako ar'amasomero amwe ku byimbaco hepfu handi bwimbaco haruguru mu mbuga hagati na hagati hakaba hateyemwo ivyatsi n'ibiti vyose bitabatahaye bisa n'urwatsi rutoto.

Ikibaho ciza cane, gikoze mu cuma, kandi cera, bashobora kwifashisha, bariko bariga, bakora utuntu, canke n'utu na turiya, berekana ibintu bakora, utuntu tugiye, dutandukanye.

Udushashe dutatu duto duto bakoresha bashiramwo ibintu twovugam tunuto tadashobora gukwigwamwo tadukoresha iye dushize mw'ishashe tukaba tuba tubitse neza tudashobora kujamwo amazi canga twononekara.

Ibikoresho vy'amashure vyari biri kuntebe y'umwe muba banyeshure avyerekana neza yuko munyeshure mubomera yafise ivyiwe yashize ku ntebe aza kwicara ko gutyo rero bafise ikoresho bariko barakora bishimye.

Ibikoresho bakoresha mu mwanya wo gukora siporo mu myimenyezo canke muyindi mikino aho tubona rero agakabutura gato gato gasa na kirabura n'agapira kako gafise amabara menshi amwe y'irabura, ayubururu na yera.

Udukoresho bakoresha mu vyirwa vy'ibiharuro na cane cane bapima uburebure ubukike n'ibindi aho tubana rero ubwo burate bwiza cane buteretse ku gipapuro cera bikaba vyatuma buca busa neza.

Ibikoresho ikoreshwa n'umushakashatsi mu bijanye n'ubuvuzi aho harimo itaburiya mu kingira impuzu ziwe nz'icafuye cane ngo zinuke kaba ariho kandi agakarata kamwerekana uwariwe ku maho kandi nitkoresho tumwe tumwe wakoresha mugihe c'amashuri nyine.

Akabati karekare kandi kavyibushe gafise aho bashira ibitabo, amakaye vyinshi cane, ibitabo rero bikaba bishobora kuba biri mu bwoko bwinshi harimwo ivyo gusoma, ibivuga ku buzima bw'abantu, ivyamamare, ibivuga ku vyigwa n'ibindi.

Igitabo c'umunyeshuri c'umwaka w'icenda kirimwo ibijanye n'ubuhinga bwa none hamwe n'ubundi buhinga kika rero kirimwo ivyigwa bitari bike ivyo vyirwa rero bikaba vyigishwa umwaka wose vyigishwa abo bana baba biga mu mwaka w'icenda.

Ibitabo hamwe n'amakayi ,bifunitse n'ibifukishiro vyiza vyiza ,bigiye bitandukanye ,mu gabo hano bifunikishije ibikarato vyirabura ,ibindi bikarato bisa na kaki, ibindi bifunikishije utuntu ducafye ko amasugwe ,kuvuga gusa ko vyaribintu vyiza gusa.

Amakaramu amwe asuka iranki ryinshi kandi rivyibushe, kugira ngo bibashe kuboneka kuri bose, babiriko birandikwa, ikabonaniza yiko rero y'amakaramu y'ububoko bwinshi ,bivanye n'amabara abafisi aya mwandika vy'irabura, ayandika bisa n'ubururu, ibisanurwatsi rutoto ,n'ibitukura

Isomero indani rifise imbonishakure ,kibaho bandikirako ,n'intebe nziza cane zikoze mu giti, giti caye, zifise amaguru y'ivyuma, yirabura ,hejuru rero hakaba hasize ibara ryera rifisi n'amatara meza meza.

Ubwiherero bwo mu kigo c'ishure bufise amatangi atatu, harimwo imwe nini cane yakira amazi avuye ku mabati, nihubwo amazi y'imvura hariho kandi n'utundi dutoya tubiri dushobora kujamwo amazi avuye mur, ico kinini, hama gutyo abanyeshuri bagakoresha neza amazi.

Ibikoresho bikoreshwa n'avuzi, abashakashatsi mubijanye n'ubuvuzi harimwo itaburiya ibakingira impuzu imicafu yariyo yose harimwo ako bampara mwizosi kerekana uwariwe amarori yo gukinga n'utundi.

Ibikoresho vyifashishwa n'abana bariko bari bakina baryohe ku babwira ngo umunezero wongerekane bongera bakina kubera umwanya wurahera zibikoresho reko abaribiha umunyenga umwana gashungru kapfu ye hejuru amagasha hasi umunezero mugeze mu maso.

akabwita bashyiramwo ibikoresho vy'ishuri na cane cane ibikoresho bakoresha mu vyigwa vy'ibiharuro aho harimwo ibijombesho bakoresha abacapa imizingi ihese yugaye akaba ariho kandi n'ibifutisho n'ibindi.

Isomero ry'ibitabo, harimwo ibitabo vyinshi cane, bitonze ku murongo; aho kimwe kimwe cose, kiba gifise inkuru yaco kivuga; kenshi na kenshi rero, bakabitondekesha ku murongo, kugira ngo, umuntu ashobore kumenya, ico arondera aho giherereye.

Imashini ikora ibijanye n'ibiharuru harimwo kugwiza, kugabura ,guteranya gukuramwo gusa bagakoresha ibimashini bifashishije yonyine, mu gukora ibiharuro, vyinshi udashobora gukoreka mu ntifashishije iminwe gusa numutwe w'iwe.

Isomero rinini cane ririmwo akabati karekare bashiramwo ibitabo, hakabahariho kandi n'ibiro bashobora gukoresha bakora ubushakashatsi hariyo n'intebe bashobora kwicarako hama kw'iyo meza hariko amakaye, ibitabo n'imashini nyabwonko.

Ibikoresho bakoresha mu buhinga bwa none, bariko barakora ubushakashatsi, aha tukabonamwo rero ibitsinga birebire kandi bivyibushe vy'amabara atandukanye, harimwo ibitukura, ibisa n'umuhondo, ivyirabura, bikaba rero bikoreshwa mukuzana umuyagankuba no mu guhuza impande izi na ziriya z'ibikoresho bakoresha.

Ibitabo vyinshi cane biteranye n'amakaye abana bifashisha mu kwiga vyose bikaba bifise ibifukisho vyirabura, gutyo bakabirinda abana kuza barabicafuza bavyandikako ibintu bidakenewe canke bavyonona.

Ikigo ca kaminuza co mu gihugu c'Urwanda aho biboneko icandiko kinini cari canditse imbere kuri ico kigo c'amashuri kandi handitse rero yuko ari ikigo ca kaminuza c'igihugu c'Urwanda kikaba ari ikigo rero ciza cane giteye igomwe, gisize amabara yera hirya no hino.

Akabweta bashiramwo ibikoresho vy'ishuri bakoresha mu gisata cibiharuro ,tubona neza uducamurongo dukora ubuzi butandukanyi ,harimwo gupima ubukike, gupima ikere, gupima n'ibindi arik tubonamwo neza n'ikaramu y'igiti

Ishakoshi y'umwana ajana kw'ishure canke umuntu ashobora gufatana urugendo agiye ahantu, ari ishakoshi nziza cane iteye igomwe ikaba icafyeko umugabo, hejuru naho hakaba hacafyeko ingona, ikaba rero ari ishakoshi nziza ifise amabara y'ubururu n'ayandi asa n'umuhondo.

Ibikoresho bikoreshwa abamashure igakoreshwa n'abanyeshure bakeneye gukoresheza ivyo bikoresho nyene aho tubona muri amakaramu yubwoko bugiye butandukanye hamwe amakaramu asuka iranga ryinshi amakara mu mato mato na yandi.

Agakoresho abanyeshuri b'abana bakiri bato bashobra gukoresha bishimisha barya umunyenga basimbagurika, kabazungurutsa gutyo bakaryoherwa bakaryosha. Hanze yaho rero hakaba hari hariho ibiti vyinshi cane aho biboneka yuko hari mw'ishamba.

Igicapo gifashishwa n'abanyeshuri biga ibijanywe n'ubuvuzi,, acane cane mu gisa ca kaminuza, rijanywe n'ubuvuzi ,nkene aba tubona rero cagihimba c'umunda c'umugore ,yibungenze bishobora kuba riyo cace gifasha abanyeshuri kumenya ukuntu bigenda iyo ariko ari ibaruka.

Akabweta kare kuzuye amakaramu y'igiti umunyeshuri ashobora kwifashisha ariko arakora ikibazo canke ariko aracapa ibimuvuye mu mutwe hama rero arimwo udukaramu tw'igiti tw'ubwoko butandukanye tw'amabara atandukanye gutyo ugashobora gucapa ibintu bisa neza bifite isuku.

Ubuzu bwasugumwe bwo mumashure y'indaro aho bwari ubuzu bwasugumwe budafise isuku imiryango yaboze yanditseko ibintu bisa nabi nikuvugako atasuku rikwiye bahakorera réro bigatuma haba hari umunuko.

Akabati kanini cane gaherereye mu nzu y'isomero iba iherereye neza na neza mu kigo c'amashuri aho bashiramwo rero ibitabo vy'ubwoko bwose bakabitondesha ku mazina yavyo kugirango umusomyi abashe ku menya neza na neza igitabo akeneye aho agisanga.

Ikibanza ciza cane giteye igomwe gifise intebe zikoze mu mudo n'akameza kazo, kaba rero iruhande yabo hari hari akabati kanini cane karimw'ibitabo, ibitabo vyiza cane bishobora kuba vyofasha abanyeshuri kwirimbura bakameny'utuntuu na turiya.

igikoresho gikingira umutwe kikawukingira impanuka zishobora kuza zivuye hanze zikubita ku mutwe cane zonona umutwe gutyo rero umuntu akaba kingiwe afise umutekano w'umutwe wiwe kuburyo udashobora konononekara.

Ibikoresho vyari mu kabweta vyuzuye bikoreshwa n'umushakashatsi mu bijyanyin'inyubaka atubona murieyo ibyuma vyinshi vyinshi bikoranacane cane mu bintu by'amatara aho rero ubikoresha atreza kuba yari umu kanishi.

Ikibuga bakinira ko umupira w'amaboko, gisanzwe giherereye hagati na hagati ,n'ishamba hatubona ha kurya no hino, ibiti Vyinshi cane, bizitanye bikuze bivyibushe kure yaho naho ,ni ibindi biti bisigure yuko neza rero ,vyarishambaho.

Ikibuga bakinirako umupira w'amaboko kiri hagati na hagati mw'ishamba, kubera tubona yuko carigikikijwe n'ibiti bvyinshi kandi bikuze, aho dushobora kwemeza neza y'uko ari mw'ishamba.

Ubwiherero bwa kizungu bugezweho babuherereye indani munzu aho tubona neza rero yuko ubwo bw'iherero batweretse atasuku bwakorerwa ikwiye ahubwo bwari bwatanguye kwirabura hirya no hino ahahora hera hagacafura cane gushikaho hirabura.

Ikibuga bakinira ko umupira w'amaboko, giherereye haga na hagati mw' ishamba, ko tubona gikikurwa hirya no yino n'ibiti birebire bikuze ,bizitanye bishobora kuba bikoze ishamba rimwe kandi ishamba riba mu ibikoko vyinshi.

Igipapuro umuntu yari yaje gusoma yari yateguriyeko ivy'agura ho tubunayoko yari yategugura ibiro bitanu by'umuceri amatomati imyunyu akabigura ku mushefu tutamenye kabhayemo kandi n'ibitungura yo kugura ibiro bibiri hamakagura n'ikindi k'ibindi vyera.

Udushashe cyangwase utuntu basanzwe bakoresha mu gufatanya ikintu, canke mu guhoma utwo rero tukaba ari utwo basanzwe bakoresha muri ivyo bintu vy'ubuhinga akaba rero kakantu kanini cane niko gashobora kuba kagizwe n'ibindi vvinshi.

Uburaro bw'abana, barara mu kigo c'indaro, aho tubona neza, ibitanda bibiri, aho umwe ategerezwa, kuba arara hejuru, uyundi munsi; tukabona neza, kandi y'uko, hari hariho, kandi akabati, uwuguruye ashobora, kubikamwo impuzu zabo, canke ibindi bikoresho, vyabo.

Ikigo c'amashuri cubakitse neza gifisi aho bakorere ubushakashatsi gifisi aho umwigisha ashobora kwicara aho rero tubona ikibaho cirabura bashobora kwandikako mu gihe bariko barigisha abana.

Ikigo, basomeramwo ibitabo, gifise ububati bwinshi, kandi burebure, cerekana neza y'uko, hashobora kujamwo, ibitabo bikwiye, kandi vyinshi, bivuga ku nkuru zitandukanye; canke ku vyigwa bitandukanye, gutyo abanyeshuri, bagashobora kwifasha, mu kumenya utuntu utu, na turiya.

Ibitabo canke amakaye, abanyeshuri basanzwe bifashisha mu Vyigwa vyabo, tubona rero neza na neza abe ubuhoboko butandukanyi, bw'ifukisho vy'ayo makaye, aho tubona nka kimwe canke kiko abazungu bo mu bihugu vya azia bafishe ibikoresho vyo mu mutwe.

Ikigo cy'amashure cubatse ku buringanire bunini cane gifise rero amasomero akwiye ashaka kwakira abana batari bake, hanze aho hakaba hari haherereye ho ibiki biti birebebbirebe 'amashami menshi mashami maremare yasandwase rutoto.

Akabati kanini kandi karekare basanzwe bashiramwo ibitabo kabyifashishwa n'abanyeshuri bakbakora ubushakashatsi bwabo yako gusoma inkuru zisanzwe yabaye bivuga ku bijanye n'amashure babigana ibindi gutyo rero umyeshuri akamenya ubushobozi afise mu bijanye n'indimi n'mu bumenyi busanzwe.

Ikigo c'amashuri cubatse ku buryo bwa none gusa gishobora kuba ari amashuri y'indaro kubera ko turabona inzira isakaye hejuru kugirango abanyeshuri bashobore kurengana no mugihe c'imvura bavuye mu gihande kimwe tuvuga nko mu buriro bagenda mu buryamo biboroheyo.

Akabweta kuzuyemwo amakaramu y'igiti y'ubwoko butandukanye afasha canecane abana baciga canke abakora mu bijanye no gucapura, kabafashije gukora ibicapo vyizavyiza bifashishije ayo makaramu y'igiti aba asanzwe afise amabara atandukanye.

Isomero rinini cane rifite akabati bashobora kubikamwo ibitabo bakoreshabo kibariga mmasaha y'amashure tubitabo rero kaba bishobora kuba babirimo ibikwa bigiye bitandukanye gutyo abanyeshure bo bakiga neza.

Isomero ry'ibitabo rinini cane rifise ububati bwinshi burebure bunini aho rero hashabora gushiramwo ibitabu bitari bike vyigisha ku buzima vyaba mu vyigwa y'aba mu nkuru zigiye zitandukanye zo mubuzima gutyo abasomyi bakagira ico bimariye mu buzima.

umwambaro wanditseko ibiharuro mirongo ibiri na bine bikinishwa na cane cane mu mupira w'amaguru aho akabutura keza cane gafise amabara y'ubururu nayandi yera co kimwe n,agapira kako bikaba rero vyari vyanikiye ahantu mu kibuga hari utwatsi twiza dutotahaye.

Akabati kanini cane babikamwo ibitabo vyo gusoma kakaba karanazuye hama ibitabo bikaja hasi tugatahura neza yuko ivyo bitabo vyari bitabo vyishi cane tudashobora guharurika kumvo zuko tutabuze naho bikwiga murako kabati.

Ikibanza ,abana bashobora gukoresha bishimisha biryohera, bakina giherereye impanda y'igorofa nini cane ,igetse inshuro nyinshi ,kabahare ibikinisho abana bashobora kwifashisha ,gutyo bakarya umunyenga bakaberemba hejuru hama bakaryohego.

Isomero ryigiramwo abana bakiri bato bato abo tubona rero ibikoresho bashobora kwifashisha biga ibyo babaye ko bariga ivy'abana bato nyene hama bakabyiga baryohewe bivanye n'amabara ga bifise twoneraho ko bbavise amabara agiye atandukanye.

Igikoresho gifise iforoma y'agakopo bashobora gushiramo ibintu nacane cane ibintu biseseka mu gihe bareko barakora ubushakashati bw'umucirwa cakimiya ico gikoresho kikaba gifise n'ingero zibakumye akinakoresheje ibitembabinda nuko.

Ibitabo vyinshi cane bikoreshwa n'abanyeshuri mu gihe bariko bariga ivyigwa vyabo. Bikabonekamwo rero ibikiri bishasha bitarandikwamo ngo vyononwe, n'ibindi bimeze nk'ivyakoreshejwe. Vyose hamwe rero bikaba ari bitabo n'amakaye vyinshi cane.

Ikigo c'amashuri cubatse kuikirimba kinini cane aho gifise uburaro bw'abanyeshuri kwiza kwiza aho rero abivyabitanda umuyeshuri ashobora kuryama musi wundi akajyama hejuru bwutyo bakaba bakwiza abanyeshure bose.

Ibikoresho bakoresha mu buhinga bwa none cane cane ibijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi, biboneka yuko yar'imashini nyabwonko buguruye hama bakaraba ibiyigize guca bagashobora gukora babona neza kumboneshakure iyo mashini bakabibona izobarimo.

Icuma bagikoresha mu mupira w'amaboko gifise agatebo gafashe imbere kuko iyo dafasha rero mokugirango bamenye umugure watsinze umugure ushobora gushiramwo gacisha umupira murako gatewe kaba ushobora kuba uriye amanota.

Agahanagura ivyandiko biba byanditswe n'ikaramu yo mu giti aho umuntu rero ariko aracapa yifashishije ikangyo mu giti yacafite ibitaye ducanga kandik ibitaye vyashobora kubifashishisha ku gakoresho gutyo agahanagura biwanditse adakine.

Ikibuga bakinira ko umupira w'amaboko kinini cane cegereye imbere y'amashure basanzwe bigiramwo hatubona rero ikibaho kinini cera n'agatebo bashiramwo umupira kuburyo bwaho uciye muri ako gatebo ku mukinnyi aba yandikishije amanota.

Udukinisho tw'abana bakiri bato bato ,aho kukirabina baryohere bafata bagahindagura amabara, nkubuturabona ,amabara asa n urwatsi rutoto ,amabara asa n'umucungwa ,amabara asa n'ubururu, amabara asanayatukura, na yandi.

Amamodoka meza meza meshi cane aparitse imbere y'ikigo gishobora kuba cari ikigo c'amashuri ya kaminuza aho keshi na keshi rero abigisha bacu kubera amashuri meshi baba bafise umwumwe abafise umuduga wiwe.

Ibikoresho bakoresha mu bijanye n'ubushakashatsi mu kigo ca kemiya aho tubona akantu kameze nkakantu bashiramo amazi canke ibindi bintu bitemba kugirango babashe kubikoresha neza muri ubwo bushakashatsi bwo mucigwa ca kemiya.

Abanyeshure bariko bakora ubushakashatsi mukigwa ca kimia aho tubona umwe muribo yegereye aha imbere yacu yari yambaye agatamana gatukura mu mutwe n'itaburiya yera yariko arakora ubushakashatsi yandika ku mpapuro zera.

Ibikoresho bibiri binini binini bikoreshwa mu bushakashatsi vy'iyerekanye n'icigwa ca kemiya, aho kimwe kiba gifise ibikoresho bagira bakoreshe cane binyerera canke bitemba, gutyo agashobora kumenya ibiriko birakoroka ima rimwe rimwe kurindi.

Isomero rifise ibikoresho vyo mu ishure vyinshi cane aho bashobora gukorera ubushakashatsi bugiye butandukanye na cane cane ubushakashatsi bwo mukigo ca kemiye tukabona rero ibikoresho bishobora gukoreshwa muri ubwo bushakashatsi binini cane cane mu dukopo.

abanyeshuri benshi bariko barakora ubushakashatsi mubijanye ni icigwa ca Kiniya aho bateranya ibintu canke biriya gutsyo bagatora ikindi kintu twabonye ko bari abanyeshuri bashika mw,icumi bambaye amataburiya yera.

Ibikoresha bakoresha mu nzu z'ubushakashatsi ,ubushakashatsi bushobora kuba bwerekeranye n'ibintu vy'ubuhinga, Ubu bugiye butandukanye, tubonamwo rero ivyuma Vyinshi cane, bikora ubuzi butandukanye ,bashabora guterateranya bigafatanya urwo rugamba ku kugira kucobashitseko.

Agakoresho bakoresha mu buhinga bwibijanya n'icirwa ca gimiya aho murako gakoresho kenshi na kenshi haba harimwo amazi asukuye gutyo rero umuntu akeneye koresha utuzi dukenya agafyonda hakavamwo utuzi dukeduke.

Abagabo batatu bakora mu bintu vy'ubushakashatsi kubijanye n'icirwa ca gimiya aho tubona babiri bameze nk'abanyeshuri bumwe muri bo uwo umwe rero akaba yari we asa n'ubukuze yambaye itaburiya yera yifashe mu mifuko.

Udukoresho dukoreshwa mucirwa ca kimiya kugirango basigurire abana ukuntu ubuntu buba bumeze mu muntu rero utwo dukoresho twari utuntu dufise umabara atandukanye harimwo ayera, ayirabura, ayatukura n'ayandi.

ikigo bakoreramwo ubushakashatsi bw'ibijanye n'ubuvuzi, aho tubona ibikoresho vyinshi cane bashobora gukoresha muri bwo bushakashatsi tubikoresha aho bakunda kuba babika mu dukopo, tubona ngaho ku meza dukura rero hakuno no hakurya hakaba hariyo ububati bashobora kwifashisha babikamwo ivyo bikoresho.

Umushakashatsi mu bijanye n'ubuhinga bwanone na canecane mu cigwa ca kemiya, aho yariko arateranya ibintu avangura ibindi mu biro vyiwe, tukabona neza yuko aba yambaye ibimukingira harimwo amarori yo kumukingira ibintu bimugwa mu maso, itaburiya yera kugira ngo bimukingire impuzu ntizononekare, n'ibikinga intoki.

Ibikoresho bakoresha mucigwa kijanye n'ubushakashatsi munzu ya bigenewe abo tubonamwo igipima ibiro, yapimi ibiro vy'ibintu bito bito n'ibindi vyinshi tukabona igicupa kibika ibitembe bashobora kubifashisha muri ubwo buhinga nyene.

Abagabo batatu basanzwe bakora ubushakashatsi mu bijanye n'icigwa ca kemia bo babiri muri bo basa naho barabiga iyundumwe kaba ari we abinonosoye kaba riyaryambaye n'itaburiya yera kugira ngo impuzu ntizijabukirwe.

Umushakashatsi mubijanye n'ivyigwa bimwe bimwe afise rero ibikoresho bikwiye harimwo n'imashini nyabwongo bimufasha kumenya ibintu n'ibindi hakaba hari n'ibindi vyuma bimufasha gukora ubushakashatsi bwiwe.

Umukobwa w'umushakashatsi mu bijanye n'ibikorwa bimwe bimwe aba ariko arakora ubushakashatsi bwiwe yandika ivyo atoye ku mpapuro tubona yarafise, hama akaba yari yambaye itaburiya yera imbere yiwe hari imashini nyabwonko yakoresha mu kuraba neza ivyo yariko arakorerako ubushakashatsi.

Abiga ibijanye n'ubuhinga mu gisataa ca kemiya, barakora ubushakashati mu bijanye n'ibi canke biliya, tubona rero umwigisha waboyambaye itaburiya yera, Agafuka munwa, Nibikingitoke vyera vyose.

Ubushakashatsi mu bijanye ni cirwa ca gimiya aho yariko arandika ivyavuyemwo mu bushakashatsi bwiwe awandika ku mpapuro nziza nziza zera haruhande yiwe hakaba hari hariho ibikoresho vyishi ashobra gukoresha mu rubwo bushakashatsi bwiwe.

Abagabo batatu bakora mu kigo c'ubushakashatsi hakaba harimwo umwe w'umwigisha yari yambaye itaburiya yera hakaba harimwo kandi n'abandi bagabo babiri bashobora kuba bamufasha murubwo bushakashatsi rero tukabonako abo bagabo nabo batari bambaye itaburiya gusa bari bambaye impuzu nziza nziza.

Abanyeshuri bakora ubushakashatsi mu bijanye no kuvura akaba ari naco gisata biga, bari bafise ibikoresho basanzwe bakoresha vy'amabara atandukanye, ivyo bikoresho bikaba bikoreshwa mu gupima ingene umutima utera n'ingano ry'ingene umutima utera nyene.

Abanyeshuri b'abashakashatsi n'icirwa ca keneya aho barikobakora ubushakashatsi bwabo, umwe yambaye umutamana utukura, akaba yambaye n'itaburiya yera, bakaba kakora raporo lero yandika ku mapuro zera.

Abanyeshuri bakora ubushakashatsi mu cirwa ca gimiya bari munzu bakoreramwo ubwo bushakashatsi nyene yubatse kubuhinga bwa none ifise ibikoresho bikwiye ukabona rero umwigisha wabo umugabo muremure nawe yambaye itaburiya yera yariko arabereka ivyo gukora.

Wa mukobwa w'umushakashatsi nijanye inshi gwashaka imia aho yarikarakora ubushakashatsi bw'ikujyanye n'ibintu y'ibitega yarapise aha kabona ye ko yari yambaye neza tabuliya yera dukink maboko dusa n'ubururu n'ibindi.

Abanyeshuri bariko barakora ubushakashatsi mu kigo c'ibijanye n'icirwa ca kemiya .Ho tubona abanyeshuri umumwe wese yafise ibikorwa rikarakora twabonaneza umukobwa umwe yari yicaye atangurira yambaye taburiya yera yitwikijiye agatambara agatukuru.

Indani mu kigo c'amashure tukabona neza k'ibanza umbugisha bashobora gukoreramwo munsi y'izo meza akaba hari hari yo igikarato kirimwo amacamurongo manini manini bakoresha kurubabo.

Indani mu kigo c'ishure aho hahereyemwo ibikoresho vyinshi y'ishure ,harimwo ibitabo, amakayi, akabati babikamwo, hakaba reRo kandi n'indobo bashobora ga gukoresha bakora amasuku ,mu kigo indani n'akabido kuvomeramwo amazi.

Ibiro birimwo ibikoresho ibi na biriya vyifashishwa mu mashuri canke mu bindi vyigwa bishobora gukogwa, tubonamwo rero ubutabo bwiza cane n'amakayi yabwo bishobora kwifashishwa n'abanyeshuri bariko barig'ivyigwa.

Ibirikoresha bakoresha mu mihana kugirango basharize aho basanzwe babaye, ivyo bikoresho rero mukubikoresha bakaba babisasa hasi hama hagasa neza bakaza baraca ahantu hasa neza gusa rero bikaba bisaba isuku ryinshi.

Akabati bashiramo ibitabo vyifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga hakaba hari hariko udupapuro twinshi kanatsinda ibitabo vyose kuko bica vyorohera abasomyi canke abanyeshuri kumenya ib'ibitabo biberekera.

akabati karini cane kabikamwo ibitabo amakaye n'ibindi bintu akameza kaboneka yuko kari kuzuye hejuru cane no ku munwa kaboneka rero yuko iryo shuri ryari rifise ibikoresho bikwiye kubera ko abanyeshuri bashoboye guhabwa indero nziza

Ikigo bakereraneramwo ibijanye no gusoma ibitabo nivuga ko ari isomero aho rero tubona ibitabo vy'inshi cane bipanze mu kabati karekare kagabuye mu bisata aho haba harimwo urubaho runini rukitse guti bakabasha gutekako ibitabo.

Mu biro vy'umuyobozi aho asanzwe abika ibibintu tukabona rezo byabikoresha asanzwe babikamo ibintu kugira ngo babishinguye neza baziye n'aho babishinguye ababona republica ijbukabati bifite n'amabara atandukanye.

Ikigo basomeramwo ibitabo bakongera bakabishinguramwo, batubona kabati karekare keza kanini kavyibushe gafise aho bashobora gushira ibintu hagutse, ikabonamwo rero ibitabo vyinshi kandi bimeze neza.

Ibiro vy'umuyobozi twabimeneshwa nuko bifise umuryango mwiza utukura ukozwe mucuma indani rero hakaba hariyo ibipapuro ashobora kuba ari vy'amanota ny'ishure canke gashobora kuba aribiranga iryo shure arongoye.

Udutabo bakoresha mu kwiga dutabo twiza cane tugezweho dufise naho umunyeshuri ashobora kubika ikaramu kukiyo gitakaye tubona utwo dutabo twiza dufise amabara atandukanye harimwo ayatukura ayera na yandi.

Indani mw'isomero haherereye imeza, Imeza ifise ikibaho bandikirako hamwe n'amaguru y'ivyuma musi yaho hakaba hariyo gikarato bashiramwo amacamurongo n'ibindi haruhande hakaba hariho ikarata iriko ibihugu.

Agacamurongo keza cane kandi gashasha kagitekeye misashe bisigura yuko katari bwakora ikintu na kimwe, agacamurongo rero kazokoreshwa n'umunyeshure mu banyeshuri basanzwe biga bijanye n'ibiharuro canke ibindi kugirango azoze arapima uburebure aca mirongo igoroye.

Ibikoresha abantu bakoresha mu karuhuko ,bariko bari nezereza baryoherwa, bamarakanya bikoze neza cane, ifise amabara atandukanye ,n'amabara asa n'umuhondo ,ay'ubururu, ayugwatsi rutoto ,n'ayandi.

Ikigo c'amashure yabana bakiri bato bimenyereza aho hari hariyo udukinisho duto duto tw'amabara atandukanye kugira ngo babashe kwiga baryohewe abo bana hakaba hari amabara atandukanye ari kuri ivyo bikoresho nk'amabara yera ,atukura ayubururu ,nayandi.

Ibikoresho bakoresha mu kwandika kukibaho kugira ngo abanyeshure babone neza vy'umwigisha ariko arabigisha izo ngwa rero zikaba ziri mubwoko bwinshi hakaba hariho izamabara atandukanye kugirango ashobore kubona neza na neze ibikenewe kwandikwa.

Indani mu kigo c'amashure cubatse neza gifise intebe imwimwe ifiseko akameza kayo vyubatse mu giti amadirisha akaba akozwe mu cuma asize ibara ritukura hariyo udufotoresha tw'umukuru w'igihugu.

Igikoresho bakoresha mu kwandika ku kibaho, iyo umwigisha ariko arigisha, ico gikoresho bakaba bacitwa ingwa, ashabora kuba ari igisomwa batandukanye, gusa iyi n'iyera, rero ikaba ikoreshwa na cane cane mu kwandika ku kibaho cirabura.

Ikigo abana bakiri bato bakoreramo udukogwa two kwimezereza tukaba tubona rero ahabashobora kurira mu nyinga bakishungurura butyo bakagwaa ahandi hari ubuntu bwuburbri bunini ntamara kugira ngo tubababaye.

Ikigo giteye igomwe gifise ibikoresho abantu bashobora gukoresha binezereza baja umunyenga bishimisha akigoro kibagiherereye ahantu mu mashamba aho tubona inyuma yanyuma aherereyeyo ibiki birebire bishamitse bishobora kuba ari ibigazi.

Ikibanza abana bashobora kwinezererwamwo mu mwanya w'akaruhuko ni kuvuga ko cari mu kigo c'ishure, aho umwana arabira hejuru hama ico kigo c'ishure kikamushungua, kikamumanukana ,kikamushikana hasi, gutyo agashika hasi umunyenga wamwishe.

Ikibuga abantu bakiri bato bakiniramwo bimenyereza baryoherwa abo tubona rero ibikoresho vya ho bifise amabara atandukanye harimwo ay'ubururu amabara urwatsi rutoto nayatukura hanyumwa ayasa n'umuhondo nayandi.

Udukoresha bakoresha mu kwandika mu kukibaho basanzwe bitwa mu kirundi ciza ingwa, aho rero ingwa muri izo zose iba yisangije ibara, aho harimo iz'amabara y'umuhondo, iz'amabara yurwatsi rutoto, izera, izirabura n'izindi.

Ububati buherereye mubiro bashiramwo ibitabo ,amakayi, canke bindi bikoresho bakoresha mw' ishuri, Kandi hari y'ibitabo Vyinshi cane, harimwo bimwe basoma kukirango baryoyegwe, ibindi basoma kugirango biyungure ubumenyi.

Isomero zifise intebe zimeze nk'izishaje ,gusa zikomeye biti bishobora kuba vyarakuzwemwo intebe bikaba ari nk'umukaretusi, kubera abigukomera cane cankari nkumumanda naho norakomera ukabona rero ari intebe Zifise ibitabo hejuru ,abana bakoresha kwiga.

Ikigo c'amashuri kinini cane, hatubona imiryango myinshi, bishobora kuba ari ubwinjiriro bw'amasomero, hama hanze yabo twabatubona imbuga inini cane, Abanyeshuri bashobora kuruhukiramwo mumwanya w'akaruhuko ,bahabwa n'abigisha babo, kugira ngo baruhuke mumutwe.

Indani mw' isomero, yubakishijwe amabuye asize kw'isima, hama kaba asize ko irangi risa N'umuhondo, ikibaho cirabura, canditse ko ibintu vyera, nikuvuga kobakoresheje ingwa yera mu kwandika kw'ico kibaho.

Iy'injiro ryo mu kigo c'amashure yisumbuye aho tubona umuryango munini cane usize amabara y'era n'uburu nayandi yera zibigatuma hasa neza cane hanze yaho akabare hariho umuduga ushobora kuba wa jemo umuntu yinjiyemo yico kigo.

Ibivormesho harimwo ikidumu kinini kisa n'umuhondo nibas nini naye neni gisa n'umuhondo isobe kabikoraba bikorwa cane cane bitandukanye ni kuvuga ko kidumu coco diformera hamw amazi hama mu kubigirura koresha kasa muri iyo base.

Ikigo c'amashure kinini cane, kandi cagutse ,gifise amasomero hiryano hino ,kabahariyo n'ibiti biguma bit'amashami hanze mu kibuga ,kabahariho n'abanyeshuri bakiri bato bambara za nyambaro z'ishuri za kaki ,gutyo tukamenya neza ko hari amashure shingiro.

Ikigo c'amashure cubatse neza ariko kiboneka y'uko kimaze imyaka myinshi kabonera rero kandi neza yuko akunze kubara mo seminari ya yubatse nk'uko imiryango yabo rikaba y'imiryango myiza isize amabara yirabura amabati ka mabati yera ha ruhande hirya no hino hakaba hateye uduti twiza n'umuyaga mwiza.

Ikibanza kinini cane kandi cagutse kigizwe n'ishengero rinini hamwe n'amashuri yaryo .Rituranye na masengero amwe yubakwa kera ku bakoroni akaba ari amasengero yaba akomeye yubakishije ivyuma bokomakomeye.

Udukoresho twinshi cane dukoreshwa n'abana bakiri bato n'abandi bakuze bari mw'ishure, tukavuga nk'imashini zikarikira ibiharuro tukavuga ibintu bakoresha mu kwandika nk'amakaramu y'ubwoko bugiye butandukanye cane amakaramu y'igiti n'ibindi.

Uducamurongo tune, dufasha mu gupima, uburebure, dufasha mu guca umurongo; aho tubona neza y'uko, twari uducamurongo twiza, dufise amabara, atandukanye; harimwo agasa n'iroza, agasa n'ubururu, agasa n'urwatsi rutoto n'akandi kamwe.

Ikigo c'amashuri kirekire cubatse ku buhinga bwa none, tubona ku ruhande rwo hepfu uja ku ruhande rwa ruguru ,ingazi zishika kuri zitanu ,gutyo bigafasha rero abanyeshuri bava ku ruhande rumwe baja ku rundi.

Ikigo c'amashuri cubatse neza gifise imiryango myiza ikoze mu cuma itukura ho tubona neza yuko ashobora kubaha n'uburiro bivanye n'ukuntu hubatse neza rero yuko indani kuba hariyo n'intebe.

Ikigo c'amashuri cubatswe ku buringanire bunini aho tubona rero ikigo kimwe kiri ku ruhande kigeretse kabiri nkeka ari gorofa hanze yaho akaba hari imbuga nini bashobora guparikamo n'amamodoka twa tubona imodoka nzize cane imiemuy mbuga yonyene.

Inyubako nziza nziza zigizwe n'amasomero abanyeshuri bigiramwo zikaba zifise itangi nini cane ishobora kwakira amazi y'imvura ca ayandi mazi ico rero bigatuma abanyeshuri baronka amazi bakoresha mu bikorwa vyabo vya buri musi.

Ikigo c'amashuri cubatse ku metero quadarato nyinshi cyane iho gifise imibako zitari bikenera k'amasomero ari menshi tubiga shobora gutuma rero higa abana babaca nk'ibariya batari baki kabona rero yuko hari bifise nk'imbuga nini abana bashobora guteramiramwo

Inyubako y'amashuri nini cane yubatse ku buhinga bwa none igate nshoro zibiri gutyo amashuri akagwira abanyeshuri nabo batonda ku mashuri bakaba benshi gutyo bagakurikirana ivyirwa vyabo bakazoronka kazoza.

Ikigo c'amashuri kizitiwe gifise uruzitiro rukoze mu minyari n'ibiti bindi bindi, hama indani hakaba hariyo amashuri agizwe n'amasomero menshi asakajwe n'amabati yahora yera gusa biboneka yuko ashaje.

Akabati gakoze mucuma gasize amabara asa n'ubururu bashiramwo ibikoresho, ako kabati rero kakaba kagabuye mutubati twinshi aho umunyeshuri umwe umwe ashobora kuronka akabati kiwe ashinguramo udukoresho twiwe tw'ishure.

Ikirere ciza cane, gifise ibicu vyera n'ivyirabura, cerekana yuko hategerezwa kuba haza kugwa imvura, hasi yaho rero hakaba hari ishure shingiro rifise amabati atukura, n'imiiryango isize amabara y'ubururu.

Isomero rinini cane ryigako abana bakiri bato bambara umwambaro mwiza w'ishure hanze yaho hakaba hari hateye ibiti, Ibiti birebire bishamitse bironka akavura kuberako ivyo biti bikaboneka ko vyari bisa bifise amababa y'urwatsi rutoto hakaba hariho kandi n'inyubakwa nziza cane zifise imiryango y'ubururu.

Umwana akiri muto ariko arakora ibiharuro vyigwa nabo bana bakiri bata mu mwaka wa gatatu umwaka wa kane canke umwaka wa kabiri aho tubona ariko akora igiharuro c'ukurwiriza ibiharuro ndwi ubikwiza kubindi ndwi ugatora mirongwire n'icenda

Ibikoresho bikoreshwa mu mashure cane cane mubijanye no kwiga ibiharuro aho tubonamwo amakaye kwandikamwo amamashini akora ibiharuro vyoroshe amakaramu atandukanye y'abayigiti, imikasi amasaha n'ibindi.

Ikigo c'amashure yisumbuye kandi y'indaro y'ikanyinya mu kirundo aho abanyeshure basanzwe baba bambara ibyo munsyi bisa n'ubururu hama akarenda ahuba agapira babashaka tukabona neza 'inyubako zaho aho imwe iri ububafu ari aho abakobwa barara hame iburyo ari uburaro bw'abahungu.

Inyubako zubakishijwe ubuhinga bwakira ubuhinga bwavuye kugihe aho tubona inzu meze nk'ishaje gusa nziza cane ifise amadirisha akoze mu giti igiti aho gishobora kuba co na bungwa cane.

Ikigoca c'amashure cubatse ku buringa bunini aho tubona kandi hari haherereye iyo itangi bashobora kubikamwo amazi abanyesure bashobora kw'ifashisha bakora turya na turiya canke udukorwa tw'isuku two gusukura aho babaye two gusukura impuzu zabo n'ibindi.

Abanyeshuri batari bake bariko bakurikirana icirwa cari kiriko kiratangwa n'abahinga babiri baba gore bakaba bariko barasigura bongera bigisha abo bantu bariko bakurikirana ico cirwa harimwo abagore abakobwa abahungu n'abagabo.

Isomero ryiza cane ryitwe n'abameza abanyeshure bigirako hanze yakabateyeyo amashugwe imeze ameza yo gushariza ico kigo c'amashure y'indaro kabariho kandi n'izindi nyubako nziza nziza zinini zakira abanyeshure.

Ikigo c'amashure ciza cane ciga ko abana bakeye aho tubona abana batari bake bari bari hanze y'ico kigo bambaye amasakoshi batwara ku ishure ni kuvuga ko aba harimwonka makaye canke ibitabo bakoresha bari ko bariga kw ishure.

Ubwiherero bgo kim kigoti amashure ufise imiryango yahoze yera ikoze mu cuma gusa yononekane ibivaye n'uko hatasukubayikorera ibwiherero bibwobakubwo babuhereereye ikintu cane ku bumpera amera zikigo gwutyo abana bakazifashisha bire.

Ikigo c'amashure cubatse ku buhinda bwa kijambere nukuvuga hakaba hari igorofa igeretse kabiri hanze yaho hakaba hari ibiti bashyirako amabendera y'ibihugu cane cane iki gihugu cu Burundi nibihugu vyunze bumwe vya afrika.

ikigo c'amashure yisumbuye yakira abana bato bato aho tubonayo abana rero batonye bambaye umwambaro w'ishuri usana kaki cemeza neza yo kubari mu mashure shingiro rero amashuri ahakabaari amashuri meza asakaje amabati atukura.

Ishure rinini cane rifise amasomero atari make yubatse ku buhinga butari bwanone cane hanzaho hakaba hateye ibiti, Ibiti vyishi ibitoki, ivyasi vyose bitotaha biboneka neza ko bironka akavura

Udukarato duto duto dufise amabara atandukanye, harimwo tw'ubururu, tw'ubururu ukajije, dusa n'umuhondo, dutukura, ushobora kwifashisha babikamwo impapuro, cane cane zizinze canke izindi.

Ikidumu kinini gifasha mu kubika amazi, hamwe nibase isa n'umuhondo cokimwe n'ico kidumu nyene vyose bigafasha mu gushingura amazi, gusa indobo yo canke iyo base ikaba ifise ibikorwa bibiri harimwo ico gushingura amazi n'ico gukoreshwa mu gihe bakeneye gukoresha ayo mazi arimwo.

Ikigo c'amashure cubatse neza cane kifise ibiti birebere bishobora kuba ari ibiti vy'ibigazi, hanze aho akaba hari hari imbuga tubonamwo abana bariko bararuhuka iyo mbuga ikaba ariyo bifashisha umwanya w'akaruhuko kugira abateye inkuru bakine n'ibindi.

Ikigo c'amashure ciza cane cubatse ku buryo bwa none, gisize amabara meza meza amabara y'iroza amabara asa n'umucungwa n'ayandi tukabona neza rero yuko amadirisha yoyo ari amadirisha ameza akoze mu cuma asize amabara y'urwatsi.

Abana bakiri bato bari batashe bavuye ku mashuri mumwe wese yambaye umwambaro w'ishuri afise n'ishakoshi atwaramo amakaye kwishure bambara ishati risa n'ubururu hamwe n'ico mu munsi gisa na kaki abario twaba tubabona bari bataje.

Isomero ryiza ariko rimeze nk'irishaje aho uruhande batwiritse nshobora kuba ariko batekeranwo abanyeshuri asabwe baba mu ndaro tukabimetswa n'uko rero impomi zaho zari zarirabuye kandi tufise ubutobo buca mu mwotsi uvuye mu biteko.

Iki gikoresho gifasha mu gufatanya impapuro izi na ziriya c'igikoresho rikaba gikunde gikoreshwa mu gihe umuntu akeneye gufatanya impapuro zivugaho kintu kimwe kuva k'upapuro rwambere gushika kuwo ashaka kubashobora kubifatanya bifashisha ico cuma.

Uburaro bwo mu kigo c'amashure y'indaro aho tubonamwo ibitanda bigiye bitandukanye harimwo ikigeretse bigura yuko umwana umwe aryama umwe munsi uwund akaryama hejuru gutyo rero bikabasha kuronka ibitanda bikwira abanyesure bose.

Ibikoresho vy'ifashishwa n'abana bakiriko bariga ivyo mu ntango bariko bariga bongera bigishwa ukuntu ibiharuro bikorwa indome zihari n'ibindi gutyo rero bifashishije ivyo bibafasha mukugirango babereke neza abanyeshuri b'abana badashobora kubitahura neza.

Ibikoresha bakoresha mu muvyigwa vy'ibiharuro, harimwo duca murongo, tunini bikoresha kuk'ibaho bapima ibi canke biriya, twavuga rero nkabo bapima ubukike, amakwadrato n'ibindi.

Ikigo c'amashure cubatse k'ubuhinga bwa kijambere, ubusakaje amabati neza kandi yera bufise inkingi zifashe igisenge c'amabati izo nkingi zikaba zikoze mu cuma zisize amabara atukura hanze yaho hakabaho ikibuga ciza kirimwo ibiti vyinshi.

Ikibaho ciza cane gihometse ku ruhome imbere mu isomero rimwe mu masomero agize ikigo cy'ishuri t'ubuna rero ikibaho canditse ko ibintu bishobora kuba byigwa n'abana bo mashuri akuze ha ruhande y'ibyo riro vyanditse akaba bayanditse ikibazo bari bahejeje gukora.

Idirisha ryo mu kigo c'amashuri, ni idirisha rero ryubakishijwe ivyuma bisize amabara asa n'ubururu, rikaba rifise n'ubuntu bw'amadirisha bugurura, mu gihe bakeneye akayaga keza. Tukabonayo rero indani intebe bashobora gukoresha bariko bariga bicaye.

Ikigo c' amashuri kinini cane, cubatse ku buryo bwa none ,gifise abanyeshuri benshi kandi beza, bambara impuzu zera, n'izitukura, abahanze kandi rero hakaba n'abanyeshuri batambaye umwambaro w'ishuri, bisigura y'uko mashuri yari aheze.

Udukoresha bakoresha abana bakiri bato bariko barakina utwo dukoresho tukaba dusanzwe turiko ibiharuro: igiharuro kimwe, ibiharuro bibiri, ibiharuro bitatu, ibiharuro bine, ibiharuro icenda, ibiharuro bitandatu, ibiharuro ubusa vyose rero bikaba bikoreshwa n'abana mu gihe bariko bakina imikino imwimwe yo kwiryohererwa.

Abana baciga mu mamashuri yo kwimenyereza ,bariko bariga ivyo basanzwe Biga nyene, vyo gufina, vyobakina yo kwiga, bakaba boneka neza y'uko rero bari abanyeshuri bato bato bo mu gihugu c'u rwanda, kubera mu meza bigirago hariko amabaragize ibendera ry'u rwanda.

Indandi mw'isomero ryigiyamwo abana bakiri bato bato ho tubonayo akajagari keshi gusa akaba hari hariyo ibikoresho bashobora kwifashisha mu kwiga nk'urubaho intebe amameza n'ibindi.

Ikigo c'amashure cubatse ku buryo bwakijambere gifise impome nziza nziza zisigishije ibara ryera amabati akaba afashwe n'urusenga gwera akaba asa naya tukura hanze yaho rero hakaba hari imbuga itemwo ivyatsi hano naho bikaba vyarumye.

Inyubaka zishaje ziherereye mu gisagara k'imwe tutamenye, hakaba rero harimo inzu zimwe zimwe atanamabati zigira gusa zikaba zariko zirubakwa, rero hanzaho hakaba hari hari imisenyi n'ibindi bikoresho vy'ubwubatsi.

Ishure shingiro, rifise amasomero menshi cane, nk'iryo tubona, ryo mu wa gatatu C, aho rero hariho n'ayandi; iri somero rero ryoryo, rikaba rifise umuryango, ukoze mu cuma, wera, munini.

Ikigo c'amashure kinini cane, cubatse ku buringanire bunini, gifise amasomero meza meza, afise imiryango isa n'ubururu, amadirisha asa n'ubururu, cubatse rero, ku buhinga bukomeye cane, gushika aho gikomeye.

Dukoresha bakoresha muvyirwa vyibiharuro tukaba reoe ari uducamurongo dukoze mugiti mugabo ducamurongo tukaba dusanzwe tuba turiko biharuro kuva kuri ikimwe gushwa kur icumi na bitanu cangwa kuva kuri ikimwe gushika kuri imirongo itatu bigafasha gutyo umwana gupima uburebure b'a bamuhaye.

Ibitabo vyerekana ingene indya zikoreshwa n'ingene zitekwa byigishwa mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye tonero ibitabo vya rubwoko butatu rinocuswabacavuga ibyacu bitandukanye n'ivyikindi.

Ikigo c'amashuri ciza cane aho tubona indani mw'isomero hariyo intebe zifise hejuru higiti n'amaguru y'ivyuma hakaba rero zifise hejuru hubatse neza amatara meshi ashobora kubonesha ishuri mu mwanya ku mugoroba.

Ubwinjiriro bw'isomero canke bw'ikindi kigo bakoreramwo ubushakashatsi canke bigiramwo, tubona hacafyeko ku muryango umukenyezi aho bishoboka neza yuko ushobora kuba bwari ubwiherero bw'abagore, tukabona rero yuko uwo muryango ukomeye ukoze mu cuma usize ibara ryirabura.

Agakoresho k'icuma gakomeye cane gafise aho bafata hirabura n'agakoresho gakata ibintu gati yaye kera ashobora gukata ibintu ibica nka biriya cane cane ibiribwa canka ibindi bintu vyose.

Ikigo camashure gisanzwe gifise intebe nziza nziza gusa zishaje aho rero tukabona ko ingwa zitandukanye zifise amabara agiye atandukanye harimwo ingwa zera zisa n'umuhondo nizindi.

Amakaramu y'ibiti n'amakaramu asanzwe basanzwe bakoresha mu kwandika ibicanya ibiriya ku makaye canke ku mapuru utobwa no mu gucapay ibicanya ibiriya mu kwandika bakora ibibazo canke bimura ivyobazokenera mu kwiga.

Ikigo c'amashure ciza cane gifise inyubako zikomeye nikuvuga zubakishijwe amabuye zifise amabati afise ku mperampera asa n'ubururu amabati nayo akaba yera tukaba tubona kandi inkingi zifashe urusenge rw'amabati rusize amabara y'ubururu.

Ikigo c'amashure, mashure ya kaminuza cubatse ku buhinga bwa none ikuvuga k ayigorofa igeretse hafi gatatu kutyo rera amasomero agashobora kugwira kaba menshi kuburyo bwuko umuntu mmwumwe akeneye kwiga ataburaho yigira.

Ikigo c'amashure uruhande tubona rukaba gwari ruherereyemwo ikibaho bamanika ko amatangazo tukabona ko rera amapapuro menshi yera ashobora kuba yari amatangazo ca nkibimenyeshejwe bamanitse kur'ico kibaho.

Uburiro bwiza cane, bwo mu kigo c'uburaro, aho hari, hariyo intebe nziza cane, zifise aho bashira infungurwa, h'igiti n'amaguru y'ivyuma, n'intebe zazo; ukabona kandi neza y'uko, hari hubatse neza, hateye igomwe.

Igicapo gito gito gicafye ku bipapuro vyiza vyiza ishobora kuba yari igicapo rero cacafywe n'umwana akiri muto akiriko arimenyereza gusa rero ikabonekako kitari ikibi cari gicafye neza ari c'inzu.

Isomero rimwe muyagize ikigo c'amashuri ciza cane kandi cubakishije ivyuma bikomeye, indani muri ayo masomero akaba aherereyemwo intebe nziza nziza zikomeye zikoze mu giti, zikaboneka neza yuko rero arizantebe nziza zibaho.

Igikapu bakoresha mu mashure y'intango canke mu mashuri yisumbuye canke umuntu ashobora kwifashisha afashe urugendo kuvugako ico gikapu gishobora kujamwo ibintu vyishi harimwo amakaye, ibirato canke ibindi vyose umuntu aba yifuza.

Akabati kanini cane karimwo ububiko babikamwo amakaramu y'ubwoko bugiye butandukanye agiye atandukaniye cane cane ku mabara yazo ukabona yuko ari amakaramu meshi cane ari hirya no hino.

Ikibuga c'amashure kinini cane gifite ibiti vy'icuma birebire bibiri bamanikako amabendera, cane cane y'igihugu c'Uburundi n'igihugu c'ubwuvyunzu ubumwe vya Afrika, babona abana barikohakirira mw'ico kibuga.

Akabweta babikamwo ibikoresho bakoresha bariko barakora ibintu vy'ibiharuro ni kuvuga harimwo ikaramu y'igiti ishobora kwandika bagafuto bakoresha agahanaguzo hakaba harimwo kandi ikijombesho bashobora gukoresho baca imizingi ihese hakaba harimwo kandi n'utwuma dufasha mu gusongora ikaramu y'igiti.

Ubwiherero bwo ku mashure shingiro aho tonaho imiryango yinjira mu bwihereero bunawuriya imwe ikaba ifise amabari atukura ayindi yayabura akabana yokaba imiryango ikozeyo mu cuma kuvuwo gikomeye cane abana badashobora kubonona.

Isomero ryigiramwo abana bakiri bato aho tubona ku kibaho aranditse ivyigwa ushobra kuba vyigwa mu mwaka wa kabiri nivyigwa rero bikaba arivyo gutanga nk'amazina arimwo indome baba bahaye canke kuzuza ibiharuro babaha.

Ikigo c'amashuri ciza cane gifise abanyeshuri bateye igomwe bakiri bato babasha bambara umwambaro w'ishure usa na kaki hakaba hariho kandi ibendera ry'uburundi riri ku giti kirekire gitukura gikozwe mu cuma.

Ikibaho ciza cane ariko canditse ko ibintu bigatuma y'icyagitakaza busugire bwacu kabariro carico mu myaka ya mbere mbere aho bari ko barabigisha gukora ibiharuro bicoroshe nko guteranya ibiharuro n'umunani guteranya bitatu ibiharuro nyeneza muntango.

Isomero rinini ryubatse ku buhinga bwa kijambere ritey' igomwe, ifise intebe nziza nziza zikoze mu giti ,aho bicara naho bandikira gusamaguru yazo akaba akoze mucuma, gutyo zikabasha gukomera ntizize ziravunagurika.

Ikigo c'amashuri y'indaro aho tubona ahantu bashobora kuba baca bavuye mu gihande kimwe co mwishure baja mukindi twavuga nkubu bavuye nko mwishuri bagiye aho barara canke bakava aho barara bagiye mu buriro, aho rero bigatuma hategerezwa kuba hari ahantu baca hariko ibati kugirango ntibavigwe mu gihe c'imvura babandanye barengana neza.

Ikigo camashure c'icitiriwe sitera matutina aho rero kiri ku buyinganire bunini gifise ingazi ziva ku kibanza co hepfu k'ijambo kibanza ca ruguru hanze yacu akaba hateyeyo ibiti vyiza cyane bikuze kandi binini.

Iyi injiro ry'ishure ryiza cane rya kaminuza yubatse ku buryo bwa nona ryi gorofa rigeretse rimwe ubwinjiro rero bukaba bufise imyugariro ikoze umucuma ishize amabara atukura.

Ikibaho hari hamanitse igipapuro kinini cane cafite ko ibintu canditse ko ibindi aha bishoboka neza y'ibikorera bw'obuhinga abantu bakoresha mu kwiga umigisha akaba yandika ku gipapuro kinini kugirango babashe kwereka abanyeshure babibone neza.

Umuryango mwiza kandi ukomeye ukozwee mucuma usize amabara atuhura w'ubwinjiro rerwo mu isomero ryo mu mwaka wa gatatu d ni kuvuga yuko hatezwa kuba hari imyaka ya gatatu myinshi uwambere'wakaburirubu gatatu uri ukabawarobwiraho.

Ikigo c'amashuri kinini cane gifise imbuga iherereye agati ya masomero imbuga nitonamwo abanyeshuri babana bakiri bato bararuhukiramwo bagutishe bagateramwo inkuru bagashiniramwo bakaryohegwa.

Ikigo c'amashure cubatse ku buhinga bwa none gifise aho bashira ama modoka neza na neza tukabona imodoka yari shizwe murico kibanza tukabona rero iyinjiriro yiryo shuri rifise urupangu rwiza rusize amabara agiye atandukanye.

Ikigo c'amashure cubatse ku buhinga bwa none aho imbuga zacu zishashemwo amabuye amwe meza meza tumiba kwariro twadari nubakwa zirezire neza ryacu ariko dushobora kwakira n'ishure benshi bashoboka.

Ikigo c'amashure kinini cane gifise ahato ahato higa abantu abatonya biga mumwaka wa gatatu n'ibindi hama ayandi mashure hose hakaba ahari, tukabona rero neza muri uwo mwaka wa gatatu hariko umuryango mwiza ukoze mucuma wera.

Ikigo c'amashure ciza cane cubatse ku buhinga bwiza, gisa neza, gifiseyo imiryango y'ubururu y'icuma ikomeye, akaba rero ari inyubako ziboneka ko zubatswe kera ku bukoroni kubera ukuntu zikomeye.

Ikigo c'amashini igamo abana bakiri batonya mashuri y'isumbuye n'ikuvuga aho rero usanga hao umumwe wisapisa kameza k'iwe n'agatibo k'iwe bikomeye ryiza cane mbere hakaba hariho kandi ivyo arashobora kwifashisha bwire ku barigisha bonder biga.

Isomero ryo mu kigo c'amashure kimeze neza cane aho haherereye mwo intebe zinshi zikoze mu giti inyumba akaba hari urubaho rwirabura co kimwe n'imbere amadirisha yayo rero akaba ari amadirisha meza akoze mu giti asize ibara ry'ubururu.

Akazu kasugumwe ka kera kaboneka ko gashaje aho imiryango yako yari imiryango ikotse mugiti ifise amabara asana urwatsi rutoto gusa boneka yuko yari yatanguye gucafura unashaje cane ukaba rero ariko kazu sugume kubatswe kuburyo bwa kera kamwe bimba binogo.

Ikigo c'amashuri cubatse ahantu mwishamba gifise amadirisha yera, amabati yera inkingi zifise amabuye y'amatafari ahiye ameze nkayashaje, hanzaho rero hakaba hariho kandi n'utuzu twasugumwe twinshi dushobora gukoreshwa n'abanyeshuri.

Ikigo c'amashuri cubatse kuburinganire bunini aho tubona amashuri yubatswe neza cane inyubakwa zikomeye uvuga ati amabuye amabati yera inkingi n'ibindi duca tubone imbuga isanzwe iteyemwo igiti kirekire basanzwe baduzako ibendera.

Ubwiherero bwo ku kigo c'amashure gifise imiryango imeze nk'iyishaje itatu hafi ine, mbere umengo n'uwa gatanu uriko aho tubona neza yuko iyo miryango ariyo bacamwo binjiye muri ubwo bwiherero bushobora kuba bwubatse ku buryo bwa kijambere.

Abakinyi b'umupira w'amaguru, imirwi ibiri bariko barakina, urukino aho bamwe bari bambaye umwambaro wera, abandi bambaye umwambaro usa n'umuhondo, bakaba bariko barakina rero mu kigo c'amashuri, aho tubona neza hariho n'amabendera menshi ashobora kuba yerekana aho abo bana baba baravuye.

Ikigo c'amashure cubatse ku buringanire bunini cane imbuga yayo ikaba ari imbuga nini gusa idasize amabuye hasi ivuga ko hari ibivu hanze gusa abana bagashobora kuhakinira, bakahateramira gusa ahanini baca bicapfuza.

Ishure shingiro rinini cane, rifise abanyeshure benshi, bamwe bigira mu nyubako zo hasi, abandi bigira mu nyubako zo hejuru, kandi zibiri kubera n'igorofa igeretse kabiri, ko bambara neza cane, musi bakambara ivy'ubururu hejuru ivyera.

Ikigo c'amashure gifise amasomero manini manini afise intebe nyinshi zikoze mu cuma ku maguru hamwe n'aho bicara naho bandikiraho mu giti gutyo rikaba ishure ryiza riteye igomwe.

Ikigo c'amashuri cubatse ku buryo bwa none aho tubona ibisata biri ku buryo butandukanyi aho bimwe biherare ku ruhande rwo hirya ibindi ku ruhande rwo hino hagati na hagati hakaba hari ikibuga rero kibihuza abanyeshure bashobora guhuriramo bagatera inkuru mumwanya wakaruhuko.

Ikigo c'amashuri ciza cane gitey' igomwe gifise inyubaka nziza nziza aho tubona neza yuko amabati yazo yaba yera inkingi zifash' urusenge gw'amabati zisize amabara y'ubururu kandi zikoze ico kimwe n'urusenge nyine mu vyuma

ikigo c'amashuri basanzwe bari kwigiramwo abana benshi benshi kubera ko turabona nk'ibisomero ryari isomero rinini cane rishobora kujamwo abanyeshuri bashika nko kwijana canke barenga gutsyo bagakurikirana icigwa neza na neza bisanzuye.

Isomero ry'umwishuri ishingiro ry'ubatse ku buhinga bwiza cane rifise intebe nziza nziza zikoze mu giti gikomeye cane gishobora kuba ari kiti c'umukaretusi c'umumanda cankindi gishobora gukomera kabona rero umuryango koze mu cuma gisize 'amabara tukura n'ikibaho canditse k'ibintu n'ingwa zera.

Ubwinjiriro bw'isomero rimwe muyagize ishure ryubakishijwe ibiti bigiye binyuranyuranye bisize amabara atukura kandi bikomeye aho rero haruhande yaho indani hakaba hari hubatse naho gusa ku buryo bwakera.

Isomero rimwe muyagize ishure shingiro, tubonayo intebe z'imwe zo mu mashuri shingiro, nyene imbere hakaba hari hari ikibaho canditse ko ibintu bimwe bya mumashuri shingiro nyene, hamaye haruhande ico kibaho akaba hari hariho akabati babikamw 'ibitabo.

Inyubako ya kaminuza yubatse ku buhinga bwa none igeretse kabiri horerotbonah amasomero mansh ishobora kuakira abanyishusho batari bake gutyo bakiga karon ubumenyi bagafasha igihugu mu iterambere.

Icuma bakoresha bafatanya impapuro zibiri canke zitatu canke zine canke nyinshi bivanye n'ivyo bakeneye ,hama rero ako kuma kaba gakora cane cane iyo hakenewe gufatanya izo mpapuro zibiri.

Igikoresho ciza cane bakoresha mu bijanye n'ibiharuro aho twavuga nkomuguteranya ibiharuro vyinshi mu gukuramwo ibiharuro vyinshi mu kugwiza mu kugabura ibiharuro bidakunda canke mu gukora ibindi biharuro bisanzwe bigoye bikoreshwa iyo mashini nyene.

Iguca c'amashure giherereye mu kibanza ciza ahari ibiti bitangakayaga vyinshi birebire hanze bakavyo rero ikibuga abana bashobora kuruhukiramwo hagati y'ayo masomero bigiramo nyine.

Abanyeshuri benshi cane, bari bari mu nama y'muyobozi canke y'abayobozi bavuye mu rwego ,rwubushikiranganji, aho bari bicaye bagavye magabo kugira ngo bashobore kumviriza neza ivyariko biravugwa.

ikibaho cirabura kiri ku ruhome gwiza rusize amabara yera tubona neza yuko rero hari handitse ibibazo ahanyeshure bimeirije gukora ku munsi wa cumi na gatatu w'ukwezi kwa gatatu bakaba bari gukora ikibazo cy'igifaransa n'ikibazo cyo kwinonora imitsi hamwe rero n'ibindi bazobandanya bakora.

Abanyeshuri babiri bari bavuye kw'ishuri aho biga mu mashuri yisumbuye bakaba bambara rero umwambaro w'amajipo asa n'ubururu umwe akaba yambaye umupira w'imbeho utukura uwundi akaba yambaye umupira w'imbeho usa n'umuhondo bariko baraca mw'ibarabara ry'ibivu.

Umunonotsi akina ibijanye no ku rwanisha inkota no ku zikwepa duca tubona yuko yari mu myimenyerezo yasimvye cane ageze mu birere yambaye umwambaro w'imyimenyerezo usa n'ubururu afise inkota ndende ityaye.

Ikigo c'amashure cubatse ku buhinga bwa none kigetse incuro zitatu ishuri rirerire cane ni kuvuga yuko rere hariyo amasomero meshi amasomero rero akaba ashobora kwakira abana batari bake gutyo bakiga bakaronka ubumenyi

Igitabo cifashishwa n'abanyeshure mu gihe bariko barafata ivyigwa ariko bariga bakavyandika gutyo rero hama bataje bakabisubiramwo hama rero mwigisha keneye kubabaza kuvya bigishije umunyeshure akabitora b'imworoheye.

Ikigo c'amashure cubatse mu mitumba aho tubonaneze yuko cay acubatse ku buhinga butari bwiza kaba na rero neza yuko ishure ntibarifise umuryango n'idirisha rimwe ikoze mu cuma vyiza mabaratukura nandi yumwe.

Umunonotsi ,umwe yarikora akora imyimenyerezo mu kibuga, gatonya karimw' amabuye karimw'I vyatsi kavuga kari kabuga katabigenewe, kabona rero amapoto mato mato ,ashobora kwifashisha abatsinda bivaye n'umukino yarikarakina.

Ikibanza ciza c'iratiro cubakishije ibikoresho vyiza biteye igomwe, hanze hakaba hashashe amabuye n'amabuye meza meza, iruhande yaho hakaba hateye uduti twiza cane duteye igomwe dusharije kibanza gutyo ingenzi zikagwira.

Abanyeshure, biga mu myaka, ikiri hasi hasi, bariko barakora, imyimenyerezo y'udukino, baryohegwa; aho rero, bakaba bariko barabikorera, imbere y'amashure basanzwe bigiramwo, tubona neze y'uko yari yubatse, ku buryo bwiza.

Umutetsi yabigize umwuga aho yariko arakora imikate canke ibitumbura yambaye ipantaro yirabura n'ishati giera yambaye n'umutamana usa na kaki kugira ngo abashe gukinisha kaboneka neza y'ikorero yekarakora ibiribwa.

Ikigo c'amashure cubatse ku buhinga bwa none kandi bwa kijambere aho tubona imiryango isize ibara rishaka gusa nk'iryirabura tubona n'impome zaho zimwe zisa n'ubururu izindi hakaba hasize amabara yirabura ahandi ayera hama hejuru hakaba hasize ayera.

Ikigo c'amashuri cubatse neza cane, gifise inyubakwa zikoma komeye twovuga nk'amasomero yari yubakishije amabuye hamwe n'amatafari aturiye ,gutyo rero bigatuma ishuri rikomeye abanyeshuri biga atankomanzi no mu gihe c'ibihuhuse.

Abantu batari bake, bariko barakora inama, bakoreshwa n'umugabo umwe, yari yambaye agapira kera, n'amarori meza meza; yariko arabasigurira rero, ibijanye n'ukuntu, bashobora kwiteza imbere, mu gukora udukogwa, utu canke turiya.

Agashusho kabikira Mariya kubakiye nega cane gaherereye hagati na hagati imbere y'amashuri agize isomero ririhano aho rero gashusho gashobora kwifashishwa n'abanyeshuri kugirango bambaze Bikira Mariya.

Ikigo c'amashure kinini cane cubatse ku buhinga bwa none uvuga ko ari gorofa rigeretse gatatu rifise amasomero rero meshi cane ashabora kwakira abanyeshuri batari bake gutyo bakiga bakagira ubumenyi hama igihugu kigatera imbere.

Mu kigo c'indaro aho batweretse neza na neza uburaro bw'abanyeshuri bwiza cane bufise igitanda co musi n'ikindi co hejuru kirarako rero abanyeshuri gutyo rero kugira ngo babashe gukwigwa bose bakaba bararana nka babiri babiri.

Ibarabara rinini cane ryagutse rigenda rija aho ku mashuri ,aho hirya nohino yaryo hari ibiti birebire biteye kuburyo bwa kijambere ,nukuvuga barapima hagati ya kimwe n'ikindi imetero zijamwo.

Ikimeza kinini cane gikomeye cubakishije amakaro n'amasima bini vyinshi gutyo rero kigakomera kikaba ikintu gikomeye kiringaho kitazopfa giheze bazokoresha imyaka nyinshi.

Ikigo c'amashure, kinini cane, kiri ku buringanire butari buto; aho cubakishijwe amatafari n'isima, bisize kandi irangi ryera, amabati yaco, akaba asakajije, amabati yirabura.

Uburyamo, bw'abanyeshure biga mu ndaro, aho tubona ko igitanda kimwe ashobora kurarara k' abanyeshuri bashika babiri, umwe hasi uhundi hejuru, impandi y' bitanda hakaba hariho amasandugu umunyeshuri umwumwe wese ashobora gushiramwo ibikoresho vyiwe, gutyo kaba urutonde.

Ikigo c'amashure kiri ku buringanire bunini cane avuga ko isomero rimwe rimwe ryose ryari rifatanye n'irindi kuko gatuma aba hanini hamarira amasomero akabaye menshi gatuma ari abana big biga venezuerewe kandi biga mu biharuro bwite.

Imbuga ,ninicane y'ikigo c'amashuri iteyemwo ivyatsi ,amashurwe, n'ibiti gutyo kagira ikirere ciza, hama bigatuma haza akayaga keza, gahumeyekwa n'a banyeshuri baba ikorera mw'ico kigo.

Iyinjiriro ryo mw'isomero rinini cane rifise imiryango myiza myiza yera n'amadirisha asuko nyene hubatse rero kuburyo bwiza inyubaka ziteye igomwe nziza nziza zutubuye twiza duhiye.

Mu kigo c'amashure aho hari inyubakwa nziza cane zifise amabara asize ateye igomwe zifise ingazi ziburiza hejuru mu nyubakwa ziri hejuru hejuru hanzira bakaba hateye ibiti vyiza cane.

Abanyeshure bambara umwambaro hejuru wera munsi usa n'ubururu bariko bariga icigwa bigishwa n'umukenyezi yambaye ikanzu nziza afise umushatsi mwiza wirabura ahagaze imbere yabo akaba yambaye rero agakanzu keza gafise amabara ayera nayirabura.

Mu kigo ca kaminuza ahari abanyeshure bakuze umwume wese yiyicarana ku ntebe yagwiwe ona rero neza bokuba ko bakurikirana ikigo bakorahabwa n'umugabo w'umuzungu wewe rero yaraherereye imbere yabo ariko arabayigisha.

Isomero ryiza cane kandi ryagutse zifise amadirisha akoze mu vyuma rikaba kandi rero hariyo intebe intebe zikoze mu giti ariko zifise amaguru y'icuma gutyo zigakomera zikarindwa kuvunika n'ibindi.

Ikibazo c'icirwa kirihano cari kivagicwe kuishyura igucame oya winzuzitanywe n'imvura abari impanuka n'ikiniki tebero bikaba bikorwa n'abana bakiri bato batu.

Ikigo c'amashuri cubatse k'uburinganire bunini cane, aho tubona inyubakwa abanyeshuri basanzwe bigiramwo. Inyuma yazo rero n'imbere yazo, hakaba hateye ibiti vyiza kandi birebere bifise amababi ashamitse y'ubwenge asa n'urwatsi rutoto.

Abanyeshure batari bake bariko barakora ikibazo bikorera mu ishure nyine biga ko aho muri iryoshure hakaba hahaherereye mwo intebe nziza nziza zirezire zivyibushe zikoze mu giti igiti gishobara kuba ari ikimikaratusi cane cane.

Uburaro bw'abanyeshuri mu kigo c'indaro tubona rero ibitanda vyubatse neza aho bamwe babashobora kurara munsi abandi bakarara hejuru. Munsi y'ibitanda hakaba hari hariyo utubaki bashobora kubikama ibintu vy'abo nk'ibirato n'impunzu.

Igituro co mu modoka manini manini ,yunguruza bantu, mu kisagaba ca bujumbura, aho ari zazindi zibakura mu muji zibatwara mu mihana iwabo ,E tukabona neza yuko abantu bariko barurira abandi bavamwo.

Ikigo c'amashure cubatse kuburinganire bunini hagati na hagati hakaba haba hari imbuga abantu bashobora gukoresha biruhukira batere inkuru bakeniramwo kaba harimwo kandi n'ibiti birebere bikuze bishamitsi.

Isomero rinini cane ryo mu kigo c'amashure yisumbuye aho ashobora kuba ryakorerwamo ibikorwa vyinshi cane bigiye bitandukanye, tukabona rero imeza intebe ububati n'ibindi bihari tutamenye neza ico bakorerayo.

Abagabo n'abagore bakuze bari bari mu nama, inama ishobora kuba yariko iragirishwa n'abakozi bakora mu nyubakwa y'Ubufaransa yo mu Burundi, aho tubonamwo neza rero y'uko bariko barabasigurira ibijanye no kugenda mu Bufaransa, bakumvikana amasezerano rero y'ubufatanye hagati y'Uburundi n'Ubufaransa.

Ikigo c'amashure cubatse neza gifise ibiti vyinshi mu mbuga yaco hakaba haciyemwo utubarabara duto duto hagati y'ivyatsi bihateye ivyo biti bikaba ari ibiti birebire vyiza bifise amashami ateye igomwe.

Abanyeshuri biga amashuri yisumbuye bari bari mu mwanya wa siporo , Bagire bakore imyimenyerezo ,aho tubona neza ko bari abakobwa gusa ,bari bagize umuzingi uhese wugaye, kugira ngo babashe kugira imyimenyerezo imwe ,beretswe n'umwimenyerezo ari hagati yabo.

Isomero rifise ibikoresho vya kijambere ,aho dushobora kwikeka y'uko ari mu bihugu vy'abazungu vyamaze gutera imbere, ho tubona intebe n'amameza yayo vyiza cane, biri mu gwego gwo hejuru hama kandi rero ibikoresho Abanyeshuri bashobora kwifashisha bariko bariga vyiza vyiza.

Ikibanza ciratiro ciza cane giteye igomwe gifise uduti tumwe tumwe gifise amashurwe atotahaye inyubako nziza nziza ibiti rero hakaba harimwo giti c'amapapayi igiti kiba kirekire kikazana ivyamwa biryoshe.

Ikibanza ciza cane cubatse ku buhinga budashemeye kabona ikintu kimeze nk'igunguru kinini bashobora kuza badandarizamwo tuntu tunaturiye kabona uruzitiro kandi ruzitiye yose hakaka guruzitiro akaba hateye ibiti birebire bikuze.

Ikigo c'amashuri kigizwe n'intebe nyinshi cane, aho tubona umugabo yambaye neza, gapira gatukura ,ipantaro yirabura ,ku turongo dutatu twera ,n'inkofero ishaka gutukura, yari ko arapanga izo ntebe, azihanagura kugirango abanyeshuri babashe kuzikoresha zifise isuku.

Ikibaho c'umumwaka wa mbere canke wa kabiri aho tubona handitseko imperekeranye zisanzwe zigwa muri iyo myaka nyene aho twavuga nkaza nge, jwe, mwe n'ibindi bindi ,tukabona rero kandi intebe y'umwigisha irimpande y'ikibaho.

ikigo c'amashuri cubatse n'ivyuma bikomeye ariko kiboneka nkaho gisa n,igishaje, tubona rero inkengi nini kandi zikomeye zifashe urusenge rw'iyo nzu isize 'amabara yera abiri atandukanye harimwo iryera nirindi rishaka gusa n,iroze.

Abanyeshuri biga mu myaka ya kaminuza yisumbuye, bariko barigicigwa bifashishije imbonesha kure, ahobose babe barabishe amaso bararaba kwiyombonesha kure, icigwa bariko barahabwa n'umugabo, umwe yarahagaze inyuma yabo yambaye impuzu nziza nziza.

Ikigo kinini cane kandi ciza cubatse ku buhinga bwiza aho rero cubakitse kuburyo bwaho hari igihande co mu musi n'igihande co hejuru tukabona rero ingazi nyishi cane ziduga zija mu ruhande rwo hejuru ico kigo rero kiba cari cubatse ku buhinga bwiza

Iyinjiriro ryo mu kigo c'amashure ryiza cane rifise imiryango nicuma ikomeye ifise amabara y'ubururu, amadirisha yaryo akaba asa ukwo nyene barage ubururu rikaba ryubakishijwe mu matafari n'amabuye gutyo rigakomera.

Ikigo c'amashure kinini cagutse, gifise urubaho ni kuvuga aho mwigisha yandika arika arigisha, hasize ibara ryirabura ,bafise intebe rero nziza zikoze mu giti cumukaretusi cangwa c'umumanda, izontebe rero zikora zikoze mu giti gisize amabara meza.

Ikigo c'amashure kinini cane cubatse ku buryo bwa kijambere ni ukuvuga ko ari igorofa rifise ingazi z'iva ku gihande co hepfo zija m'uruhande rwo haruguru rikaba rero ryubakishije amatafari meza hagati na hagati hakaba hasize isima basize amabara yera.

Ikigo c'amashuri kinini cane gifise n'ikibuga caco bakinirako umupira w'amaboko, aho hanze yaho hari kandi aho bashobora kuba boshira amamodoka ku bayafise ,tukabona rero ko hariho n'amamodoka menshi cane bashiraho.

Neza na neza mu gisagara ca bjumbura ahaherereye isoko yo mu gasenyi, aho tubona neza ibidandazwa, abadandaza, amadandarizo, n'ibindi ivyo rero bigatuma abantu babasha gusuma bakagurisha gutyo uzima bukabandanya.

Mu kigo ca kaminuza ahari abanyeshuri bagiye batandukanye bakuze umwe wese ufise inyimosho yiwe ahorero bariko barahabwa icirwa na mwigisha ya binonosoye mu kubigisha akaba ahagarara imbere impande yivyo arabigisha nyene ariko arabibereka.

abanyeshuri bariko barakora ibijanye n'ibimenyetso vya siporo aho bariko barakora abijanye no gusimba gusimba uburebure uduga hejuru atubona rero umwigeme akiri muto yambaye agakabutura kera n'agapira k'ubururu nayandi mabara yiriko arasimba.

Abanyeshure benshi cane, bari bafashe amapositeri kugira ngo bafate ifoto imeze neza, aho rero bari batonze abahungu ku ruhande rwabo,, abakobwa ku ruhande rwabo, gutyo bikagira isura ryiza baherereye imbere y'amashure bizemwo.

Abanyeshure benshi cane biga mu makaminuza bariko barigira muri byab banze ane basanzwe bigira mwo bibari binini binini cane bambaye neta twavuga nko bari yambaye ikanzu ndende isa n'ubururu wa rwambaye amabara yera nayirabura n'ayandi.

Hanze y'ikigo c'amashuri aha hari imbuga nini cane basanzwe bashiramwo ama modoka ku bayabafise tubona rero neza yuko nk'amamodoka abiri yo mu bwoko butari bumwe gusa afise ibara rimwe yari yashizwe murico kibanza.

Ikibanza bakoreramo ivyo bijaranye no gusoma no gukorabo bushakashatsi mu bijarane n'ibitabo aho tubona ububari bwinshi cane kandi uburebure bwa gutse aho bashobora gubikamo rero ibitabo biri kurota bondiho kugirango umunyeshure akeneye gusoma amenye neza aho akora igitabo akeneye.

Indani mw'isomero aho abanyeshure bariko barakora ikibazo bongera bigishwa ibintu bimwe bimwe tukababona rero umwe wese yiyicaranye afise akameza kiwe aho bisiguye nez yuko bariko barakora ikibazo umwumwe ategerezwa kwikorana.

Ikigo c'amashuri cubatse neza ni kuvuga gisa nikigeretse nukuvuga kwari igorofa ikaba rero ifise amasomero meshi aho tubona amwamwe muriyo n'abanyeshuri bari hanze yaho bashobora kuba biga murico kigo nyene.

Icivugo gicafye ku nzu y'ubuyobozi kw'ishure ryisumboye ryo mu Kayanza aho bafise icivugo co gukora, ku gira indero no kwiga cane gutyo rero bakabasha ku gira indero ikwiye.

Ikibanza c'iratiro gishobora kuba cari inzu babamwo abantu beshi bagakota ku musi ku musi ahorere tubona neza yuko cari ikigo ciza gifise imiryango myiza ikoze mu giti isize amabara meza ashaka kwirabura.

Ikigoca amashuri ciza gifise intebe zikomeye amamezi akomeye twabona nk'intebe zaye zifise aho bicara aho bigamira aho bandikira hose hakoze mu giti gusa ku maguru ahafata intebe ka shrasi hakoze umucuma kugira ngo ibashegukomera.

Abanyeshuri biga mu myaka yisumbuye, bariko barakora ubushakashatsi bwabo, tukabona rero baba bambaye imyambaro y'ishure isa n'ubururu, yaba munsi canke hejuru, aha rero bariko barakora berekana ivyo batoye.

isomero rinini cane ritarashirwamwo ibikoresho nk'intebe . N'isomero rero rigaragara ryubatse ku buhinga bwiza rifise vy'amadisha akomeye manini asize ibara ry'urwatsi rutoto inpome zaryo rero rikaba risize amabara meza yera.

Ikigo c'amashuri ciza cane gishobora kuba ari ica kaminuza, bivanye n'uko intebe n'amameza vyaho bimeze, aho bikunda kubisanga cane cane mu mashuri yaza kaminuza, congeyeko rero kandi ikibaho gihari sico kwandikako, nico gushirako ivyandikwa bivuye mu mashiramwe, gusa gutyo bikaboneka neza.

Abanyeshuri bo mumashuri ya kaminuza bariko bakora ikibazo ibevye ibibazo bakaba bikorera mumashuri basanzwe bigiramwo amashuri afise intebe nziza nziza ikoze kubuhinga bwiza ikaba na rero umukenyizi umwe yariko arakora ikibazo na wene afis' ishatsi myiza ihinze

Ikigo c'amashure kizwe n'ibice vyinshi biherereye mw'amasomero, canke ibindi bihimba vy'iryoshure abanyeshure bifashisha mu gukora ibintu canke biriya, hamarero hakaba hari hariho kandi ikibanza bashobora gucamwo cubakiye n'amabati, kugira ngo bashobore kuva mugihande kimwe baja mu kindi mu gihe c'imvura canke ic'izuba batanyagiwe.

Ikigo C'amashuri ciza cane giteye ahantu hasanzwe hari migwa ibigazi, bigazi bikaba aribiti bire bire vyamako ivyamwa bakoramwo amavuta yo gutekesha, hama bikaba b'ifise amababi mare mare meza meza akuze

ikigo c'amashure cubatse kuburinganire bunini cane ho tobona yuko car'ikigo kirekire isomero rimwe rifatana n irindi gifatane n'irindi gutyo hagashobora kuboneka amasomero menshi abanyeshi bashobora kwifashisha biga ivyigo vyabo

Ishure ry'isumbuye ryerekanwa n'ikirangamisi, igicapo kinini cane kiri imbere yiryo shure aho kimenyesha yuko ari ishure ry'indaro ryitiriwe umuryango mweranda, tukabonako amadirisha yaryo ameze nkashaje nibakwayb ikabane ashoboa kuba yari imaze imyaka myinshi.

Ikigo c'amashure gisanzwe gifise n'umuduga mw'munini ungurutza abantu ushobora kuba watware abanyeshuri ku'ishuri ukongera ukabagarukana kabonaho kandi irere ko ari yaasanzwe haha ikibuga c'umupira w'amaboko ca kinigwako n'abana bo kuri iryo shure.

Abanyeshuri bari bari mu cigwa ca siporo aho umwigisha yari yabahaye aho basimba umumwe w'umukobwa rero yari aishkiriwe gusimba yambaye ibutura yera agapira k'amabara yera n'ayasane bururu kaba yari yiteguye gusimba cane.

Ishakodhi ikoreshwa mubinti ibi canke biriya, aha twovuga nko kw'ishuri umunyeshure arashobora kuja kw'ishuri atwayemwo amakaye ,ibitab, n'ibindi canke ishakoshi irashobora gukoreshwa nko k'urugendo umuntu akayishiramwo ibintu azokenera k'urugendo aho agiye.

Abanyeshuri benshi cane bicaye ku ntebe zibaje mu giti bariko barakurikirana ikigo c'umugabo yari yambaye ishati yera n'ipantaro isa nakaki n'umusentire wirabura kukibaho rero hakaba hari handitseko ivyigwa bariko babigisha.

Abanyeshuri benshi cane bambaye umwambaro w'ishuri ugizwe n'ishati ryera hamwe munsi bambaye ibisa n'ubururu bariko barasenga ivyo bikorwa bikaba bikunda kuba imbere yuko amashuri atangura mwicanu cane mu mashuri eshingiro.

Ikigo c'amasure yisumbuye, gifise abayobozi bafise amafaranga menshi kubera ko turabona neza yuko umwe wese atonda mu muduga wagwiwe, imidugare tukaba tuyibona hanze mu kibuga c'iryo shure.

Ikibuga bakinira ko umupira w'amaboko abakobwa bari ko barakina umupira w'amaboko murico kibuga nyine kiri hagati na hagati imbere y'amashure basanzwe bigira mwo ayo akaba ari amashure yubatse kuburyo bwiza asize amabara yera afise imiryango yo mucuma itukuru.

Ikibaho basanzwe bamanika ko ibijanye ntiba bimenyeshejwe ku mashuri amwamwe gutyo bakamanika ko rero nk'imirangaminsi amatangazo ibimenyeshejwe n'ibindi.

Ikiigo c'amashure kinini cane cubatse ku buryo bwa none, gifise amasomero menshi cane, ni kuvuga ko gishobora kwakira abanyeshure batari bake, gutyo abana bo mu Burundi bagashobora kwiga bimworoheye, bakaronka ubumenyi bukwiye.

Ikigo c'amashuri kinini cane kiri ku buringanire bunini, aho tubona rero ko cari ' kigo kirekire gifise amasomero menshi, gutyo bigatuma cakir' abana batari bake bakabasha kwiga bose, gutyo rero bakazoteza imbere igihugu.

Ikigo ca mashuri kinini cane cubatse ku buryo bwa kerera gusa giteye igomwe kikaba gifise amabati amwe y'amategura aba abumvye mw'ibumba hanzaho rero hakaba haherereye ikibuga bakiniramwo umumupira w'amuboko.

Isomero rinini cane ryakutse ,riri mu kigo c'ishure tutamenye neza, rifise intebe nziza nziza bikoze mu giti ,gikomeye bisiguye ko zishobora kuramba zikamara imyaka hafi nk'ijana, ico kigoro c'amashure kabacubakishirwe amatafari ahiye, gifise hejuru heza heza kuburyo izuba ridashaka kubabaza iyishure.

Ikigo c'amashuri gifise amasomero amanini manini ,arimwo intebe nziza cane, zikoze mu giti ,rero gusa zifis' amaguru y'icuma, kugirango zibashe gukomera, tukabona rero neza neza ko muri irishuri umuco udashikayo neza, bivanye n'impome zubakishijwe nazo.

Ikigo c'amashuri gikomeye gifise imiryango isize ibara ry'ubururu n'amadirisha azize ibara ry'ubururu nyene, hanze yaho hateye igiti gifise amashami menshi kandi manini atotahaye bibineka neza yuko ryaronka amazi.

Abanyeshuri benshi cane ,bariko barakora imyimenyerezo, mucirwa casiporo ,aho tubona bagize umuzingi uhesewugaye, umwe wese ahagaze kuri wa muzingi, kugira ngo baje gukora imyimenyerezo imwe, beretswe n'umwigisha abari hagati yabo.

Ibarabara ryiza cane mugabo ry'ibivu abanyeshuri bifashisha mu gihe bagiye kw'ishuri mu gihe batashe hirya no hino yiryo barabara tukabonaho inyobako zikomeye cane zijitije amabuye n'ivyuma

Ikigo c'amashuri ciza gisize amabara meza nukuvuga ko gisharije ku buryo utoraba gifise imiryango y'icuma ikomeye isize amabara y'ubururu inzu nazo zikaba zisize amabara y'umuhondo n'ayandi ashaka kwera.

Inzira ijana mu kigo c'amashuri aho tubona abanyeshuri hatari bake bari bari muri iyo batera baja mwishuri hanze yaho muri iryo barabaranyene hakuno nohakurya yaryo kabari hateyeho ivyatsi, hateyeho ibiti n'ibindi vyinshi.

ikigo c,amashuri ya kaminuza turamenyesha yuko intebe zaho zari zubatswe ku buryo atarubwo amashuri yisumbuye asanzwe gubona rero intebe zazindi umwe wese yiyicarana akabafise n,akameza kiwe bakunda kuba rero mu mashuri yisumbuye ya kaminuza

Abanyeshuri biga mu bigo vyisumbuye aho mome bese bafise mashini nyabwonko guiwe bambaye neza imyambaro y'ishure hari mu ishati ritukura byera mu mipira yayo isanu rgwaserototo gutiro bakaba bariko bakurikirana icigo caho kiratangwa nu mwigisha.

Umunyeshure yiga mubijanye n'ubushakashatsi n''imashini nyabwonko tubona neza yuko ariko arakorako ubushakashatsi yifashije mashini nyabwonko yiwe bishobore kumufasha ukora ibintu vyinshi hamwe no kwandika kukirante.

Abiga ibijanye n'ubwubatsi bari babinonosoye aho rero bari bagiye ku kibuga kwirabira ivyo basanzwe biga umwumwe wese rero akaba yari yambaye ikintu co mu mutwe gisa n'ubururu kimukingira kugira ngo ntihagiri iki mwonona ku mutwe.

Umunyeshure yiga ibijanyi mashini nyabwongo aho yari afise mashini yiwe anyabwongo ariko arakora ubushakashatsi kuri uyu aho rashobora kuberako bintu vyinshi bifise nko kwandika gukora ibiharuro n'ibindi.

Abanyeshuri benshi cane biga mu gisata c’ ubushakashatsi mu bijanye ni mashini nyabwonko ,aho akagwi kamwe kamwe kose kari gafise mashini nyabwonko yako kugira ngo bashobore kwiga bongere banonosore ivyigwa bariko barahabwa n'abigisha bari bahagaze hejuru yabo.

Abashakashatsi mu bijanye n'ubuhinga mu vyerekeranye n'umuyagankuba n'ibindi vya mekaniki, aho rero umuntu wese aba ategerezwa kugira ubumenyi gutyo basohotse bavuye mu mashuri bakaja mu buzima busanzwe kwihangira imirimo bagakora ivyo bize.

Abanyeshuri biga mugisata cubu shakashatsi mu bijanye n'imashini nyabwonko aho umwumwe wese abafise imashini nyabwonko yiwe ariko arakurikirane ivyirwa vyiwe ahorero bigatuma umuyeshuri asohoka ahiza amashuri afise ico yamenye.

Umuryango, winjiza mu kigo, c'amashuri, aho risize amabara yera, umuryango nyene ukaba, ukoze mu cuma; hakurya yawo rero, hakaba hubakishije, uruhome rukomeye cane, rwubakishijwe amabuye, y'urutare.

Abanyeshuri bagira kuri babiri ,bariko basubiramwo ivyirwa vyabo, aho tubona neza y'uko bari bicaye bafise amakayi ,bashobora kuba bari bimuyemwo bayikabasubiramwo ivyo vyiwa vyabo ,kugira ngo bukeye yasubiye kwishuri, bibuka ivyo bize.

Ikigo c'amashue cyubatse neza ku buryo bwa kijambiri uvuga ko ari golof geretse kabiri gisakaje mabati asa n'ubururu hanze ho hakaba hateye ibishayitso ari byuba mashugwe ibiti hakaba ariho kandi n'imbuganini cane ashobora gukoresha nkaparikingi cyanke bagakiniramwo abantu.

Abanyeshuri beza cane bambaye imyambaro ibereye ijisho cane cane udushatsi twiza udupira twiza kanarige ko bari bari ko barakurikirana icirwa aho bariko barahabwa aho tutashoboye kubona neza umwigisha yariko arabaha ico cirwa.

Ikigo c'amashuri hafite imwe cane cubatse ku buryo bwanone aho gifise inyubako zubatse ku buryo bw'amagorofa hanze yaho hakaba hari igazo iteye neza ifise ibiki biki kije vyiza cane.

Ikigo ciza cane gifise imbuga iteye igomwe nini yagutse ishobora kujamwo amamodoka atari make kuko nkuko tubibona hagiyemwo amamodoka ashika muri atandatu kandi hakaguma hariho ikibanza kigaragara gishobora kwakira n'iyindi miduga.

Ikigo ca kaminuza cakira abanyeshuri batari bake bivanye nu kuntu cubatswe nk'igorofa rirerire rigeretse gatatu ukabona rero abanyeshuri bari baherereye aho hasi ngira bariko barumviriza ijambo ry'umuyobozi wico kigo

Idirisha rimwe cane riri indani, mw' isomero rifasha abanyeshuri kurabaruja n'uruza rubari rihanze, aho hanze twebwe twabona ibiti vyinshi kandi birebire, ashobora kuba bigize ishamba rimwe cimeza, riherereye iharuhande y'ivyoshuri.

Abanyeshure benshi biga mu bijanye n'ubushakashatsi mu vy'amatara bambara umwambaro w'ishuri ugizwe n'amataburiya asa n'umuhondo, udukinga umutwe tukabakingira ingaruka mbi zishobora kwonona umutwe wabo, tumwe dutukura utundi dusa n'umuhondo nyene.

Abanyeshuri bigiharuro kinini cane bariko barakurikirana icirwa cabo kiratangwa n'umwigisha muremure ahagaze yambaye isaha yera n'agapira kirabura ipantaro ishaka kwirabura n'ibirato bifise uturongo tubiri twera akaba rero ariko aratanga icirwa yifashishe imbonesha kure nini kugirango babashe kushikirwa bose nivyo ariko arigisha.

Umuryango w'icuma usize ibara ritukura ,ukomeye cane ,winjiramwo winjiriye mw' isomero bigiramwo ,ibijanye n'ubushakashatsi bwo mu buhinga bwa none, tukaba tubona ko rero ivyandiko vyanditse n'ibara ryera ,harimwo iharuro bitatu, bibiri ,hamwe n'indome b.

Ikibanza kinini cane basanzwe bakoresha mu gushiramwo ama modoka basanzwe bitwa gituro mu kirundi ciza kabonamwo rero ama modoka menshi cane y'amabara atandukanye yo mu bwoko butandukanye harimwo ayazimbutse cane harimwo yazimbutse bukebuke.

Ikibuga, kinini cane bakinirako umupira w'amaboko, hakurya yaco hakaba hari uruzitiro ruzitira, iki kigo kishoba kuba Ari ikigo c'amashuri, indani rero hakaba harateye kandi igazo ,ivyatsi bikuze kandi vyiza bisa n'urwatsi rutoto.

Umuhinga mu bijanye n'umuyagankuba yariko arakora ubushakashatsi bwiwe yifashishije ivyo bikoresho vy'umuyagankuba nyene harimwo z'amabara agiye atandukanye nkayatukura, ayera, ayirabura, ayugwatsi rutoto tukabona nk'itara ryar risa n'umuhondo na ryone ryari rihari.

Urubaho rurimi cane rukoze mu gipapuro kinini bashobora gushira ibyandiko bikoreshejwe n'umuyaga nkuba kugira ngo b abanyeshuri bose bashobore kubibona neza byaguye ari binini biboneka neza.

Ikigo c'amashuri ya kaminuza, amashure yisumbuye aho tubona mu nzira abanyeshuri benshi cane harimwo n'abagabo bakuze bashoboka kuba bari abigisha, bigisha abanyeshuri, nkaba nizera neza rero yuko cari kigo cubatse neza mu buyo bwa none.

Ikibanza c'iratiro giteye igomwe gifise amashurwe imeta yameza ateye ku murongo akase akore isuku ivyorero bigatuma ico kibanza gisa neza kurusha haruhande yayo mashururwe haka hariho n'utwatsi twiza dukoreye isuku nyene natwo.

Ikigo c'amashuri cubatse ku buringanire bunini kandi cubatse mu biyobwakija mbere turageze ko ari igorofa rigeretse hafrik tatu koney ry'uko cuba ku bajyakire abanyeshure bataribayka intanze yaho kaba hari hateyeyo ibyatsi byiza byizabye kugira ngo bahasharize n'ibiti birebere bitanga akayaga.

Ikigo c'amashure ya kaminuza bivanye no kuntu cububatse kutbashobora neza kumenyeko hari muri kaminuza y'uburundi aho intebe ziba zigiye zigerekeranye bamwe hasi hasi bari hasi aha ma bandi bicaye inyuma bakaba baba bari ku ruhande guhesera kugira ngo bose bashobore kubona neza icigwa.

Abashakashatsi biga mu kigo cindera abana ciza cane kizinvye no kuzimba aho bakorera ubushakashatsi bifashishije z'amashini zagura ibintu akantu kari gatonya kadashobora kuboneka kumaso kakaguka ukakabona neza kavyibushe.

Abanyeshuri bari bakoraniye mu kigo cya AEB kigo gisanzwe ciga ibintu bijanye no kwiteza imbere twanareyo yuko bare ko barakora ubushakashatsi ngira mu bijyanye n'amabani yohuguranana candi bindi bijanye n'amafaranga nyine.

Abanyeshuri benshi cane biga muri kaminuza aho bari bagize ikoraniro kugira ngo babashe kwiga ibi na biriya, ukabona neza yuko bari bicaye ku mirongo bambaye neza bashajije, bariko barakurikirana ivyo vyigwa.

Abanyeshuri babiri bari bitavye inama y'umuyobozi dusanzwe tubona neza yuko ariwe aba yicaye imbere mbere yambaye amarori n'ishati isa n'ubururu umunyeshuri umwe akaba yambaye isaha yirabura ijipo isa n'iyirabura nyene n'agapira k'umuhondo.

Ikibuga ciza cane c' imbere y'ikigo c'amashure, aho hari har'ibarabara, akayira gatonya bashobora gucamwo binjira, aho tubona n'ingazi zigukura aho hanze zikwinjiza hejuru mu nzu, hanze y'aho rero hakaba hari hateye ivyatsi yinshi co kimwe n'ibiti.

Imashini zikora akazi ko kugwiza impapuro zikagwiza ko ibintu biba vyanditswe kurupapuro izo mashini rkens tukazisanga mu biro by'abantu bakunda gusohora inzandiko badusohorera abantu bense tobkank'ikibazo kubera abandi kikibazo kimwe haakgwida bifashishije izo mashini nyene

Ubw'injiriro bw'isomero ryigiramwo abanyeshure bakiri bato canke bakuze kaboneshwa ro yimuryango mwiza cane ukoze mu cuma ryi bara ritukura iruhande yako kaba hari impome nziza nziza ,zisizamabara y'isuku yera.

Ikigo c'amashuri kinini cane cubatse ku buhinga bw'igorofa aho riboneka neza yuko ryari rigeretse gatatu hanze yaho kaba hariyo ikibuga kinini cane abanyeshure bashobora kuruhukiramwo hamwe nikindi gihande abayigisha bashobora gushiramwo amamodoka yabo.

Ikigo ciza cane giteye igomwe isaba kubay kigo ca kaminuza aho ari nyubakwa igeretse incuro zitatu ko zuyubatswe ku buryo bwa none twonayo ibarabaraskana murico gigo ibarabar ryiza chane gusa hakuno no hakuryage barabara kabatiwe twaci duteye igomwe.

Abashakashatsi babanyeshure mu bijanye n'ubwubatsi bambaye umwambaro w'amataburiya asa nakaki bakaba areribaye ko barakora ibicapo by'amazu ku bipapuro kugira ngo bashobore kw'ubaka inzu bamanjije kuvyigako.

Umuhinga mu bijanyi m'ubuhinga bwa none ,aho yariko barakora ubushakashatsi bwiwe ku bijanyi n'ivyo vy'uma hatubona yariko arakora ubushakashatsi ku bijanyi n'ivyuma nacane cane vyuma vyom'umodoka vyama, mumoto nibindi.

Abanyeshuri benshi cane bariko bakora ubushakashatsi mu cigwa ca kemiya n'utunere bari bambaye amataburiya yera hakaba hariho umugabo muremure ashobora kuba ariwe yariko abigisha abafasha muri ubwo bushakashatsi.

Abanyeshuri bakuze biga mu bisata vya kaminuza, abo barikobarakora rero ubushakashatsi bw'icigwa basanzwe biga bifashishije ibitabo bibabihari mu bubiko, aho rero tukabona neza yuko bari abakobwa babiri n'abahungu batatu.

Umushakashatsi mu bijanye n'ubuhinga bw'icigwa ca kemia ,aho tubona neza yari yambaye agafuka munwa, kabasha kumukingira amazuru, ku bintu binuka canki vyo nona ihemero, yambaye kandi n'itaburiya ,kugira ngo yikingire ku mpuzu.

Abanyeshure bo mu gisata c'ubuhinga bako bakora ubushakashatsi mu byigo byabo batuba n'abanyeshuri babiri baherekejwe n'abashakashatsi b'abahinga babiri aho abanyeshuri bari bambaye amataburiyasa n'ubururu mu byo mu bakabikobakoresha bikaba vyari ivyuma hanini.

Abahinga mu bijanye no gusudira aho bafatanya imbaho canke ivyuma vyarivyo vyose bakabifatanya n'ibindi gutyo rero bakubaka ikintu kinini kandi gikomeye bibanye n'iforoma nyene gukoreshe ico cuma bagikeneyemwo.

Abanyeshure biga mu kigo ca kaminuza y'i Ngozi, aho bariko barakora ibikorwa vy'isuku n'isukura y'ico kibanza basanzwe bakoreramwo imirimo yabo ya misi yose yo kwiga, aho tubona uwambere afise isuka, ariko ararima, yambaye agapira kera n'ipantaro isa n'ubururu n'abandi.

Abanyeshuri biga mu gisata c'bijanye n'umuyagankuba, no gusudira aho tubona neza yuko bari mu gikorwa ,w'umwirero akabaya ba yambaye umwumwe wese taburiya y'ubururu ,n'ibikinga ku ntoke, n'amarori abakingira amaso.

Umushakashatsi mu bijanye n'ubuhinga bwa none na tsanechan bugiso atacumeagankuba na oko fuza ibyoma aho tubona umushakashatsi yambaye ishati giera ry'imirongorongo y'irabura yarekagakora ubushakashatsi ku vyuma.

Ikigo c'amashuri kinini cane giherereye ahantu hateye ivyatsi yateyeho ibiti bigasigura neza yuka murico kibanza hategerezwa kuba hari akayaga keza bivanye n'uko ivyo bitegwa bitanga akayaga.

Indani mu kigo c'amashure cubatse kuburyo bwa kijambere giteyigomwe gifise intebe nziza nziza kandi zirezire zikomeye zifise amaguru y'ivyuma hejuru naho akaba ari aho igiti gito.

Ikigo cishure kimwe cane gisanzwe gifise nikibuga bakinira ko umupira w'amaboko cabugenewe aho tubona abanyeshure batari bake bariko barakorera imyimenyerezo murico kibuga hakuno no hakurya hateye ibiti bibaha akayaga.

Ikigo c,amashure ya kaminuza gisanzwe gifise ibikoresho vyiza vyiza vyihariye muri kaminuza harimo nk'intebe nziza n'imeza zazo gutsyo rero bigasobanura neza yuko ababa bigaho baba bakuze badafyina.

Abashakashatsi mu buhinga bw'ibintu bijanye no gutegura amarangi n'ibindi bayikora gakora ubushakashatsi bwabo bakora igikorwa co gucapa ku bipapuro binini binini gusa bagashobora kuremba ibintu bishasha vyiza hande vy'isuku.

abanyeshuri bari batonze mw,isomero basanzwe bigiramwo aho umwe umwe wese aboneka ko yari afise ikibazo ciwe yariko arakora, neza yuko bari bicaye ku ntebe umwe umwe wese ya gwiwe bigasobanura neza yuko ari mu bigo vya kaminuza kuko ariho bafise intebe zimeze uko.

Ubwiherero bwakija mbere, bw'abundi bubaka munzu indari, cane cane mu mazu y'uburaro, rusangi tubona neza y'ukori atasuku rikwiye hakorerwa ,aho hasi hahora hera hari harirabuye ,bivaye nuko batahakorera isuku rikwiye.

ikigo c'amashuri ciza cane gifise abanyeshuri bakiri bato bato bakibasha bakina ahorero bakaba bambara umwambaro usa na kaki hakuno no hakurya yiryo shuri hakaba hariho inzu zibanyi yiryo shuri nkiyo tubona ikaba isakajije amabati atukura.

Abakanishi biga ibijanye no gukanika ama modoka n'ibindi bijanye n'ubuhinga bariko barigira ku modoka imwe isanzwe yarapfuye bakayigirako babona ivyapfuye babona zo bakwiye gusanura n'ibindi.

Ikigo c'amashuri cubatse ku buryo bwanone giteyigamwe, gifise imiryango ikoze mu cuma isiz'amabara tukura, impome zayo zikaba zisiz'amabara meza yera bikaboneka neza ko ari mashasha kubira k'atari bwatangure gucapfura.

Ubwinjiriro bgo mu kigoca amashure aho tubona ingazi zikutikuri abanyeshure mu kibanza co hepfo zibatwara mu kibanza c'aharuguru gutyo bakabasha gushika neza mu bibanza baye ko barajamwo twobwe nk'amasomero ibiro n'ibindi.

Abagabo n'abagore bagira mu munani bari bicaye bariko babakora ubushakashatsi ,baganira kungoranizimwe na vy'inizibazihanze ibihugu vyabo tukabonamwo abazungu ,n'abirabure zabara kuba riri bariko bakorana kugira ngo bashoboye kwiga n'imigenderanebugenda neza

Isomero ry'amashuri yigiramwo abana ,rigizwe n'intebe nziza nziza, zifise Ibara ryiroza ,ikoze n'icuma, ku maguru kugirango zibashe gukomera ,n'imeza zitatu, zikaba z'imezuko nyene zikaba ziherereye mw' isomero ryagutse vyubatse neza.

Ikigo c'amashure ca kaminuza giherereye mu gisagara ca bujumbura neza na neza aho bitwa mu kinindo aho rero ari igorofa igeretse kabiri naryo rikakira abanyeshure benshi biga mu myaka itandukanye busaka nabo bigiye bakamenana ubumenyi bukwiye.

Umunyeshuri yiga ibijanye n'ubushakashatsi mu vy'amatara n'amazi aho yariko arakora ibikorwa vyo gushira ku murongo ibintu bimwe bimwe turabona yuko vyari vyuma bikomeye cane bidashobora kuba vyarakorewe hano mu gihugu cacu ahubwonivyo bashobora kuba barasumye mu gihugu c'ubudagi n'ibindi bihugu.

Inyubako ikoreramwo ubuyobozi bw'ikomine ngira y'imuyinga nimba atari murutana hariyo biboneka ko hari amabendera y'uburundi atatu adugije ku giti vy'icuma bisize amabara atatu nyene agize ibendera ry'igihugu cacu c'uburundi

Ikigo c'amashure gifise uruzitiro runini cane rwubakishije isima na mabuyi ndani rero hakaba harimo ibitegwa vyinshi cane cane ibigori ibiharage ibiki n'ibindi.